barkan mu dai a wannan hoto an gwado mana ne wat wato guma gumai na ice yadda doguwar mota wato ta ab kamar yadda muka sani akan yi anfani ne da doguwar mota wato mai ɓuɗeɗen baya wajen ɗau ko irin waɗannan gumgumai na ice zuwaga inda za ayi anfani da shi waƴannan guma gumai na ice wato akan yi anfani da su ta hanyoyi daba daban yayin da wato akan ƙir ƙiri ko kuma ince ak ƙere ƙere na abubuwa da dama wa ƴanda kafintoci wato suka yi anfni da shi wajan fidda wanda za ti wato kama daga ka gadaje kujeru wanda ake anfani dasu agida kujeru wanda ake anfani dasu a ofisoshi da dai sauran su ire iren wa ƴannan wato guma gumai suna da matukar mahimmanci wato ga mutane shi yasa zakuga cewa wato wai wurare da keda irin wa ƴannan bishi yoyi manya wanda ake samun katakai da za'a sarrafa ayi wasu abubuwa dashi na ani fanin mutane wato akan yi tattaki a ɗau mota aje irin wa ƴannan wurare yayin da za'a sare wannan bishiya wato a dau wa ƴannan guma gumai wanda za'aje ayi anfani dashi wato a sarrafa shi ta hanyoyi daban daban yadda wato muke gani mota ce ta ɗauko ta wanda take dabuɗeɗɗen baya na ɗiban na ɗaukan wato kaya kamar yadda muke gani ta iya ta ɗau waƴannan mayangumagumai guda uku wanda za'a je a sarrafa shi hanyoyin daya dace akan yi wato wannan yakan zamo hanya nas samu na dogaro da kai wato ga wadda yaje yayi shi yayinda akayi wannan aka ɗau akayi wannan guma gumai na ice aka ɗauka bayan mota akan je da shi wato a sarafa, yayinda wanda yayi yakan zame masa hanya na samu na dogaro ga kai wanda zqi iya dogaro ga kansa harma ya taimaki wasu sanan yayin da ak wanda ya saya ma wato kafinta kenan wanda zai yi aiki wajan cire katakai wato yadda zai fidda katakan da zai yi tsara tsaran da shi wajan yin gadajen sa wajen yin kujeru wajen yin abubuwa da dama wanda ake anfani dasu kamae su ƙofofi da, da dai sauran su wai ire ire wa ƴanna ayyuka wato shima wanda yasya yakan zame masa hanya na samu hanya da zai anfana aciki wanda zakuga cewa zai wato riƙe kansa har ma ya taimaki wa sun sa sannan ya koya wa matasa da dama samun abubuwan yi yayin da ake zuwa aje a wato ɗauko irin waɗɗannan gumagumai hanya ne na sa hanya ne wanda wato matasa da dama suke samu ajikin sa wanda zasu iya dogaro wato ga kasu zuwa aje ayi irin waƴannan guma gumai na ice yakan taimaka ƙwarai da gas ke yayin da wa ƴand suksje suka wato zasu samu wa sannan mota da ta ɗauka ma za'a biya mai motan zai samu sannan kuma za'aje a saida shi wa kafinta wanda shima zai sarrafa shi ya samu hanya ne na samu wato na yin guma gumai na ice wurin ɗauka a fito da shi Nagode

barkan nu dai a wannan hoto angwado mana ne wato yadda mutun yake a gonar sa kamar yadda musani mutun ya kanyi noma wato noma abu ne daya ke taimakon al'umma bakiɗaya yayin da zamu ga cewa idan akayi noma zamu ga wato akayi noma dayawa kama daga kan matasa har izuwa manya duk ana da buɓatar a koma gona yayin da akayi noma dayawa zakuga cewa kayayyaki na abinci wato farashi sa yakan sauko yayin da mutane sukan samu sayƙi a wurin wato tsadar rayuwa na gefen kayan abinci shiyasa yake da kyau a tashi wao ayi ƙoƙarin zuwa gona ayi noma kamar yadda muke gani ya noma wa to noma ne na gero wadda yadda muka sani gero abune dayake da matukan mahimmanci wanda yake ƙara wato ma mutane la fiya ajikin su yayin da akan sarafa gero ta ta hanyoyi daban daban kamar yadda muka gani ganyen sa tayi kyau wato gonar sa tayi kyau ƙwarai da gaske yayin da gero akan yi abun sarrafa shi wajen da za'a mai da shi gari ayi tuwon sa akan yi abubuwa da dama dashi kama daga kan fura izuwa ga kan wato kunu da dai sauran su akanyi abinci da dama wanda mutane suke ci su'an fana da shi wanda kuma yake ƙara musu lafiya da ƙarfi ajikin su shiya sa ake da buƙatan wato mutane suyi oari wajen yin moma musamman noma da ya shafi kayayyaki na abinci wanda ake anfani da su kamar yadda muka sani musamman ayanzu zamani da ake ciki wato na hau hawa na kayan farashin abinci wato ana da buƙatan ace an samu sauƙi kayan abinci ya sauƙo wato wadda za'a riƙka nomawa a ƙasa kamar yadda muka sani yayin da aka samu yawan manoma zaku ga cewa in aka fito aka noma wao yawan noman da akayi sai ku ga an sami sauƙi na rayuwa yayin da kowa ya cirii anfanin nomansa wani ya ka yi noma ya raba biyu yayin da rabi zai kai wa iyalin sa aci wani kuma zai kai ga wato kasuwa ya je ya saida wanda zai samu kuɗi a hannun sa wanda zai zame masa jari ko ya zame masa na dogaro ga kai kamar yanda muka sani wasu kuma sukan yi noma gaba ɗaya sabida su ɗauka sukai gida aci wato gabaɗaya ba zasu raba ba wasu kuma sukan je suyi noma suɗauka gabaɗaya su kai kasuwa suje su saida yayinda kuɗin suke da buƙata suyi wani anfanin da shi ko su juya suyi wani kasuwanci wanda zai tamake su ]?] duk ire iren waƙannan noma gabaɗayan su wato suna taimakon al'umma duk wanda aka ɗauka daga ciki aka noma wato noma abu ne dayake da taimakon al'umma abune da yake taimakon jama'a baki ɗaya abune yadda muke gani wannan muttun a gonarsa yayin da gonar sa tayi kyau wato yayi noma na gero Nagode

barkan mu dai wannan hoto hoto ne na kasuwa kamar yadda muka sani kasuwa wuri ne na saye da syarwa na abubuwa wa ƴanda muke anfani dasu na yau da kullun walau waƴannan abubuwa a gida je ne ko a kasuwanni ko a wura re na ai na aiki na gwamnati ko na ]?] na wato masu zaman kansu ka na ƙungiya da dai sauran su kamar yadda muka sani kasuw ya ƙunshi gefe daban daban ku ince ya ƙunshi fannindaban daban yayin da akwai wato ɓangaren kayan abinci kam daga kamar yadda muke gani gefen da ake sai dasu wato dankali kama da dankali na hausa dankali na turawa da dai sauran su da gefen da ake sai da kayekaye wanda ya shafi na miya albasa timatiri tattasai tarugu waƴanda ake ce musu kayan gwari akan ware gefe daban na musamman akan samu wato gefe da ake sai da manyan kayaya ki na abinci kama daga kan wato shinkafa wake da dai sauran su kayayyaki abinci da suka shafi na awo baya ganan akan samu gefe wanda zakuga cewa suturu ne da dai sauran su wanda ake anfani dasu na sawa wato kama daga kan na maza zuwa na mata wurare da ake saida takaima da jakunkuna wurare da ake saida kujeru duk dai abubuwa da mutane suke mu'amala da shi na rayuwa wanda suke da buatan susaya akan same shi a kasuwa sannan kuma wasu sukan jene da abun da zasu saida wato sukan ɗau kayakin sune wanda ya kamata ace sun saida su kai wato wajan da zasu je sui cinikayya kasuwa wurine da yake taimakon alumma gaba ɗaya ba matasa kaɗai ba dama manyan ba ki ɗaya wato zaku ga cewa kowa yana ƙoƙari neman na kansa yayinda wani zaku ga shago ne ya buɗe wanda yake wato dogaro ga kansa wanda a shagon nan za'a samu cewa bayan shi gudan kanshi ya ebii wasu yara waƴanda yake wato suke saida masa kaya waƴanda yake biyan su zakuga cewa mutane da dama sukan sami abunyi akasuwa wasumma ba shago ne da suba kuma ba wai kaya ne suka kai dan su kasa a tire ko su kasa awani fili ba yayin da zaku ga cewa sunjene zasuyi aiki na ƙarfi a kasuwa wanda zai taimake su wanda zai sa suyi dogaro ga kai su kuma tsaya da ƙafafun su yayinda zamu ga cewa zasu je suyi ƙodugo wato ƙodugo abin da ake nufi da kwadugo anan wato da yayin da aka sai kaya zasu dau kaya suka wa wanda ya saya inda yake da buƙata yayinda zasuyi anfani da ƙarfin su wannan yakan taimaka sosai wajan samu na matasa acikin kasuwa kasuwa wuri ne daya ƙunshi zurga zurga na mutane da kaiwa da komo na mutane da kuma cinikayya na mutane baki ɗaya Nagode.

barkan mu dai wannan hoto hoto ne na kasuwa kamar yadda muka sani kasuwa wuri ne na saye da sayarwa wato na abubuwa muhimmai wanda muke anfani da su wato na yau da kullun wallau waƴannan kayayyaki a gidaje ne ko a ko a wato ofisoshi ko a ma'ikatu masu zaman kansu ko a kungiya mai zaman wato kokuma a masana'atu da dai sauran su yayida zamu ga cewa a kasuwa akan samu wurare daban daban na sai da kayayyaki wanda ya kunshi wato iri iri yayin da zamu ga cewa mata ma ba 'a bar ba' a baya ba sukanyi himma wajen fidda ababban saidawan su akasuwa kamar yadda muka gani a wannan kasuwar ya kunshi wurare da dama yayin da daga gefe guda akwai mai kayan gwari wanda ya shafi kaya na timatiri na tarugu tattasai tarugu albasa da dai sauran su baga wannan gefe na kayan gwari akwai gefe daya shafi kayan marmari kanar su ayaba watoo lemo kankana gwanda da dai sauran su baya ga nan akwai masu wato wanda suka shafi kashin dankali dankalina hausa dankali na turawa sanan akwai gefe da ai yashafi wato shinkafa gudan kansa dasu wake kama daga kan kayeaye na miya manja magi da dai sauran su duk ire iren waƴannan kayayyaki akan same sune acikin kasuwa yayinda zamuga cewa kasuwa bawai zallan maza ne kaɗai suke saida kaya ba mata ma sukan yi ƙoƙari wajan fitowa wato sukasa kayayya kin su wajan fitowa buɗ shagunan su wanda wasun zaku ga shaguna su ke da sht wasu kuma sukan kasa kayan sune a fili yayinda zanuga cewa kayan da aka fi kasa shi a fili shine kayayyaki wanda bayi da buƙatan zafi kamar wato kayan miya su kayan marmari da dai suran su waƴannan kayayyakin sune kayan da basa bukatan wato zafi suns=a da buƴatan sanyi shiyasa maffiya yawan lokuta zakuga su koacikin kasuwannin ba'a basu shago akan basu fili ne yanda zasu baje kayansu wallau akan teburi ko kuma akasa akan wato buhu da dai sauran su yayin da zamu ga cewa kasuwa akwai wani fanni na daban na musamman wanda ake saida wasu kayekaye wanda ake anfani da su wanda ba kayan abinci ba yayih da za'a samu wato wurare na kaya na suturu na sawa kama daga kan atamfofi yaduna kayan maza da mata duk abubuwa dai da ake da bukata na anfani na rayuwa kama daga kan kayan ɗaki kaya na anfani na madafa kaya kamar tukwane da dai sauran su kasuwa wurine da yake taimako wato dubban jama'a wajan sai da siyarwa na kayayyaki da ake anfani dasu na yau da kullun shi yasa ako da yaushe kasuwa yana cike ne da zurga zurga da kuma cinikayya na jama'a Nagode

barkan mu dai a wannan hoto an gwado mana ne wato hoto na matsaya na kasuwa kamar yadda muka sani a kasuwanni wato akan samu matsaya akan sau jami'ai wanda wato suke da al'haki kula da bada wurare da kuma bada shagunguna da inda yakama a wato tsare tsare na kasuwa kamar yadda muka sani akan fidda tsare tsare na kasuwa kama daga kan waƴanda za'a basu wato shaguna waƴanda zasu zuba kayan su aciki izuwa ga wa ƴanda za'a basu filaye wanda zasu kasa kayan su kama daga kan kayayya ki sa ake sawa ateburi da wanda ake kashe su a kasa wanda zamuga cewa wato wannan matsaya matsaya ne da yake da matukar mahimmanci ace wato hukumomi da su ke kula da wannan kasuwa wato sun bada tsare tsare na wanda za'a gudanar da kasuwa yayinda zamu ga cewa akan gina shaguna sannan akan kuma bar filaye wanda mutane zasuyi kashe kashe na kayayyakin su aciki wanda da hukumomi da suke lura da inda ke bayarwa a wato mutane yanda zasu zo su saida kayayyakin su su anfana da waƴannan shaguna ko wa ƴannan wurare da aka basu na cikin kasuwa yayin da zamuga cewa wato dubban mutane sukan samu abinyi na dogaro ga kai a sanadiyan kasuwa wanda zamuga cewa wasun shaguna ake basu su kama yayin ba zasu zuba kayayyakin su aciki na saidawa kamar masu kayayyai ki manya wanda suka shafi suturu na sawqa wato zannuwa yaduna shaddodi kaya dai daya kunshi na maza da mata sannan akwai gefe da zaku samu wanda shima shaguna ne da za'a bada kama daga kan takalma da jakunkuna da wasu kayayyaki masu anfani ko ince wanda ake anfani dasu na yau da kullun akan bada shaguna na kayayyaki wanda ya shafi na anfanin gida da wato ofisoshi kamar su gadaje kujeru dadai sauran su sannan akwai kayayyaki da muka sani wanda za'a bada a kasuwa wamda ya shafi wato kayayyaki ne da yake da buƙatan sanyi kayayyaki ne daya ke buƙatan abarshi a fili wanda ba shago za'a bada akama ba yayin da za'a samu kamar su kayan gwari kayane na miya wanda kamar timatiri ne tattasai tarugu aibasa waƴannan kayayyaki basa bukatan cikin shago sabida watoi zasu iya ruɓewa suna buƙata ne a sasu a fili a kasa su a fili yanda wato zai riƙa zasu riƙa shan iska yadda mutane ida suka zo da su gani su saya k[ma za'a samu wato suna shan iska batare da sun ɓaci ba basa buƙatan zafi ire iren waƴannan wato wurare na matsaya na kasuwa da ake kakkasawa yakan taimaka wa al'umma baki ki ɗaya kamar yadda muka sani kasuwa wuri ne da ake zuwa saye ba sayarwa na abubuwa yayin da aka bawa masu shaguna shaguna suka kakkama masu filaye akabasu wato wurare da za kasa kayan su yakan anfani al'umma bakiɗaya yakan anfani mutane waƴanda ke saidawa da masu zuwa saye yakan anfani al'umma ba ki ɗaya. Nagode.

barkan mu dai a wannan hoto an gwado mana hoto ne na bikin aure kamar yadda muka sani bikin aure wato bikine dayake da matukan mahimmanci biki ne daya e da matukar tasiri a tsakanin al'umma yayin da zamuga cewa ma'urata sukan cike da farin ciki ayayin ranar da ake gudanar da bikin su bikinedake wato gayyata ƴan'uwa wato da abokan arziki wanda zasu je taya farin ciki yayih da zamuga cewa amarya takanyi fita na musmman wanmda zai ƙawatar wanda zai ƙayatar da jama'a yayin da idan amrya ta fito takan fito ne acikin farin ciki yayinda takan fita daban yayin da zakuga cewa duk taron yawan jama' za'a gane amarya acikin su yanda takayi shiga na musamman shiga na bajinta shiga na ƙasaita wanda zai fito da ita a ranar bikin ta takan yi kwalliya na musamman wanda zata banban ta da sauran wainda aka gayyata kamar yadda muke gani wannan amarya tana cikin farin ciki yayin da tayi ɗdinkin ta wato na leshi baya ga nan ta saka wato tagula a wuyan ta wanda akyi mata anfani da shi akamata kitso irin na al'ada wannan kitso kitso ne na al'ada kuma na amare yayinda yafito da ita ya daɗa kawasar da ita ta fito tayi kyau wanan shiga wato shiga ne da tayi shi sabida murna wato fitan auren ta ko ince murna ranan bikinta haka shima ango ba'a barshi abaya ba yayin da yayi wato na shi kwaliya na musa man wandaya anfany da ɗinkin zani na atanfa wa yayi riga aka masa riga da wando wanda shima yayi fita na al'ada kuma fitan ya ƙawatar wato ya ƙayatar da mutane baki ɗaya yanda suka fito wato dukan su suna acikin farin ciki biki aure biki ne da ake gudanar dashi bisa ga ƴan; uwa da abokan arziki wanda akan tanai kayekaye kama daga kankayan abinci abubuwan daza'asha nasu ruwan lemo sauran su sanan aka gayyaci waɗan da zasu je su nishaantar da mutane duk inda akayi taro wato na jama'a ana ƙoƙarin ga ansasu a cikin farin ciki wanda yabar gidansa koda da acin rai ne yajewurin taro na biki wato zai ga abubuwa waƴanda zasu faranta masa rai ya mance da abun daya faru dashi na ɓacin rai ma kafin ya fito shiya sa zakuga sau dayawan lokuta mutane sukanyi kokarin zuwa wato wurin da aka gayyace su na hidiman biki kama daga kan biki na ƴan'uwa biki na makota biki]?] wato abokan aiki da dai sauran su duk ire ire waƴannan biki da ake gudanarwa bikin aure abu ne dayake da matu kar mahimmanci abu ne wato de ake yin sa wanda rigan damuke ganin yadda ake yin sa wanda yake da tasiri a tsakanin al'umma yanda amarya zata fito ango zai fito su gwada farin cikin su su gayyaci ƴan'uwa da abokan arziki suma su nuna farin cikin su Nagode

barkan mu dai a wannan hoto an gwado mana hoto ne yadda ake wato guda nar da gaisuwa irin na aure kamar yadda muka sani gaisuwan aure abu ne da yake da matukan mahimmanci abu ne da yake da matukar tasiri a tsakanin al'umma yayin da zamu ga cewa abisa ga al'ada idan za'a yi aure akan je wato ayi gaisuwa yayin da ango dai je ya gaida wato iyayen amaryar sa wannan yakan nuna wato girmama wa da darajawa da nuna martabawa da iyayen suke da shi da kuma nuna farin ciki na daukan ƴa da suka yi suka bashi wannan yakan tabbatar da cewa akan samu wato aure mai ɗorewa da kuma zaman lafiya a tsakani yaiyn da ita ma amaryan yayin da taga wato yanayin yadda angon ya zo yaiy gaisuwa irin na aure ya gaida iyayen ta zaku samu cewa ita ma takan wato daraja nashi iya ye yayi da takan yi musu biyayya gami ga cewa an bi auren abisa tsari yadda ya kanata gaisuwan aure abu ne da yake da mutunci wato ariƙa cewa wato ariƙa ƙoƙari yin sa yayin da zaku ga wanda aka ɗauki auren aka bashi yana da kyau ya nuna murnar sa ya nuna farin cikin sa ga iyayen wannan ma ta ko kuma ga iyayen amaryan sa da aka bashi yayinda ta hanyan da zai nuna musu ta hanya ne na ladabi da biyayya kamar yadda muke gani ya je agaban su sannan ya kwanta kafin yake gaishe su wanna ya tabbatar mana da cewa yana girmama su yan wato nuna musu matsayin su da kuma ƙima da ske da shi agare shi ko kuma ince a wurin shi yayin da mutane sukan taru yan uwa da abokan arziki a wurin da za'a gudanar wato da wanna gaisuwa gaisuwa ya kunshi a tana ji, atanaji gayyaci mutane wato jama'a kenan waƴanda zasu zo su shaida wannan gaisuwa da akayi yayin da za'a yi wannan gaisuwa sannan kafi azo agudanar wato da yanayi na bikin aure da za suyi wannan gaisuwa da akeyi na aure abu ne da ake yin sa tun azamanin baya wanda har ayanzu anan an cigaba dayin sa wato gaisuwa ne da ake yin sa bisa ga kowani al'ada akwai yanayin yanda suke gaisuwan auren su ammagasuwan aure yanada matukarmahimmanci a kowani al'ada yayin da akan fito ayi gaisuwa agaida iyaye amarya wato iyayen wanda suka ɗauki ƴa suka bada kenan yana da mahimmanci yana taka rawar gani awurin ɗorewa wato rayuwar auren yanda zaku ga cewa idan akayi wannan gaisuwa auren yana tafiya ayadda ake da buƙata ana girmana juna ana girmama iyayyen juna da dai sauran su ire ire waƴannan gaisuwa na aure wato yana da mahimmanci ace ariƘa yin su nagode

Barkan mu da. A wannna hoto, an gwado mana hoto ne na kuɗi da kuma wato banbance-banbance da yake a tsakanin su. Kamar yadda muke gani, wannan kuɗi, kuɗi ne da ake amfani dashi wato a zamanin yanzu. Yayin da mu kaga cewa, akwai banbance-banbance wadda yake a tsakaninsu. Kamar yadda muka sani kuɗi ne wato da yanzu ake amfani dashi na takarda yayin da akwai naira ɗari biyu, akwai naira ɗari, akwai naira ashirin, akwai naira goma sannan akwai naira biyar. Wanda akwai banbance-banbance a tsakaninsu kamar yadda muke ganin ɗari biyu yana ɗauke wato da ruwan ganye, a jikinsa. Wanda zamu ga cewa, wasu daga cikin kuɗaɗe, suna ɗauke da hoto ko kuma ince, da tuta ta ƙasar Najeriya. Yayin da muke ganin cewa, yana ɗauke da ruwa wato ganye da fari da ruwar ganye. Yayin da naira ashirin yake ɗauke da wato tuta ta Na.jeriya Haka ma naira goma naira biyar ma, haka. Wand azamu ga cewa, waɗannan kuɗaɗe ne da su ɗauke da tuta ta ƙasar Najeriya, a jikinsu. Wadda wasu kuma zaku ga cewa kamar naira ɗari biyu, naira ɗari, zaku ga wasu wato akwai manyan mutane, wanda suka tsaya su kaiwa wato ƙasa wato hidima wanda suka wato yi aiki a wanda har ƙasa ta kai, wato izuwa yanzu yadda ake akwai manya-manyan mutane dake jiki kamar su Sir Ahmadu ,Bello Sardaunan Sokoto. kamar su wato Abubuakar Tafawa ɓalewa Nnamdi Azikwe gasu nan wato mutane ne da suka jajirce akan ƙasarsu. wanda ake amfani da hoton su a jikin kuɗi ake amfani dasu wato a yanzu na takardu yayin da zamu ga cewa ire-iren wannan banbance-banbance da ke tsakanin kuɗi, wato yana da matuƙar muhimmanci kuma abu ne da ake ganin sa, a zahiri. kamr yadda dai muka sa akan yi mafani da kuɗi, a lokuta daban-daban. yayi za a yi amfani da kuɗi wajen wato abincin da za aci za ayi amfani da kuɗi wajen biyan kuɗin makaranta na yara, za ayi amfani da kuɗi wato wajen abubuwa da dama. Biyan ma'aikata albashinsu, da dai sauransu. Kamar yadda muka sani, akan yi amfani da kuɗi a lokuta daban-daban. kuma akan same su wato a hanyoyi daban yayin da kasuwanci kake yi, um zaka sami wato um abune ka ke siye na siye da um siyarwa ko kuma wato ace zaka sami kuɗi ta wannan hanya ko kuma ace, wato ma'aikaci ne kai, da za a biyaka albashinka za a biyaka ne da wa'yannan kuɗaɗe. Wa'yannan kuɗaɗe kuɗaɗe ne da ake amfani dasu, wato a zamanin yanzu wanda shi ake wato saye da siyarwa da biyan ma'aikata da duk wani buƙatu na ƙasa ba ki ɗaya da um irin waɗannan kuɗaɗe na yanzu ake amfani dashi. um banbance-banbance dake tsakanin kuɗaɗen abu ne da yake a fili abune da yaka a zahiri.

Barkanmu da warhaka. A wannan hoto an gwado mana ne, wato yadda ake sanya wato agogo wanda zai yi kararrawa wato da safiya. Kamar yadda mu ka sani, idan za'a kwanta a sanya wato kararrawa wanda zai tada mutum a barci, wato da sfiya abu ne da yake da matukar mahimmanci, abu ne da yake da matukar tasiri wato a tsakanin mutane, ko kuma ince, a tsakanin al'umma. Yayin da za kuga cewa, yayin da aka saita agogo, yanda zai bada kararrawa ya tada mutum a barci, yakan samu lokaci isasshe. wanda zai gudanar da wasu ayyuka a cikin gidan sa, kafin izuwa wurin aiki ko wurin kasuwanci. Yayin da zamu ga cewa, idan gari ya waye, mutane da dama suna da abubuwa wato da suke nayi yayin da za kuga kowa yana kokarin ya tafi wato in ma'aikaci ne wato wurin aikinsa, idan ɗan kasuwa ne wurin sana'ar sa. wato in ma ɗan kwadugu ne wurin da yake zuwa ya nemi kuɗinsa. Za ku ga shi yasa sau da yawan lokaci, wasu su kan makara, a zuwa wuararen da su ke da buƙata, ko kuma ince, a zuwa wuraren aikinsu. Shi yasa sau da yawan lokaci, za kuga akan sanya kararrawa, na agogo wand azai nunuwa mutum wato lokaci da zai tashi. Zi kuma yi kararrawa inda zai ɗaga mutum wato a barci. Yayin da zaku ga cewa idan mutum ya tashi, ya kan ta shine a kan lokaci. Yayin da zai gudanar da ayyuka kamar su wanka wato tsaftar jikinsa, karon kumallo, abincin da zai ci, na safiya, sai ku ga cewa, ya gama di abubuwan da zai yi, ya kuma tafi, ba tare da ya makara ba. ya tafi wurin aikinsa a akan lokaci. Idan gurin sana'arsa ce, ko kuma wurin sana'arsa ne, za kuga yaje wurin sana'arsa ba tare da ya tafi wato a makare ba. Ya sami abinda yake so, kuma akan lokacin da yake so. Shi yasa yake da kyau, yayin da za'a kwanta barci, musamman bacci na dare, a sanya wato agogo a sanya kararrawa, [yanda za sa] yanda zai tada mutum wato a barci. Don ya gudanar da ayyukan sa na yau da kullum wato bisa tsari, kuma bisa kan lokaci. Sau da yawam [loka] mutane wato su kan yi amfani da agogo, na gefen gado, wasu su kan yi amfani da agogo a jikin bango, a ɗaki, wasu kuma su kan yi amfani da saita agogo a hannunsu. wajen da zai wato saka alama na shaida, wanda zai tada su, kamar yadda muke gani, wannan ya sa ne wato a ƙarfe huɗu, da minti wato arba'in. Wandsa yazo daidai da ƙarfe biyar saura wato minti ashirin. Wannan lokaci ne da yake da buƙatan ya tashi a bacci kamar yadda mu ka sani wannan lokaci, lokaci ne na sanyin safiya. Wanda idan ya tashi, zai ishe shi yayi wasu ayyuka na cikin gidan sa muhimmai wand azai taimaka masa ya tafi wurin aikinsa ko wurin kasuwancinsa wato a cikin natsuwa ba tare da yayi lattin tafiya ba Nagode.

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana ne wato inda ake ajiye motoci. Kamar yadda muka sani, ware wato wurin da ake aje motoci. Abu ne da ya ke da matuƙa muhimmanci abu ne da ya ke da matuƙar tasiri a tsakin al'umma. Yayin da za mu ga cewa yakan rage wato yawan hatsarurruka da ake yi, da ma sace-sace na motoci da ake yi. Kamar yadda kuma sani a wurare da dama, kama daga kan makarantu na primary, na sakandare da jami'a da ma izuwa kasuwanni, da wasu manya wurare na ma'aikatu da dai sauran su. Akan ware wato wurare na musamman wanda idan aka je da abun hawa wato na mota za'a ajiye a wannan wuri. Wanda yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen rage hatsarurruka. Yayin da za mu ga cewa, inda aka wato ba'a ware wurin aje mota ba, sai ku ga cewa mota idan ta zo ta go ko kuma ku ga an ajiye a ko'ina a kan hanya, wanda idan wata motan ta zo za ta iya bugan wannan mota. A sanadiyan haka a iya samun wato hatsari. Wanda za ku ga sau da yawan lokuta ajijji raunuka, ko ince aji ciwo wanin ma, har ayi asarar rayuka. Wanda ba'a da buƙatar haka. Shi yasa ya ke da kyau a riƙa ware wato wurin da za'ariƙa ajiye motoci na musamman. Wannan zai taimaka ƙwarai da gaske. Baya ga nan za ku ga cewa wato duk inda aka je, mota take yawo ba tare da an ajiye ba wanin daga an ajiye an shiga cikin gida ko an shiga wani wuri, indai ba'a wurin ajiyar motan bane, sai ku ga cewa an fito an samu fili, ba tare da an ga wannan mota ba, an sace ta kenan. Wannan ma yakan jawo sace-sace na motoci. Shi yasa ya ke da kyau a riƙa warewa yayin da aka je. Mafiya yawan lokuta za ku ga cewa wurin da aka ware na ajiye motoci, da yawan su, za ku ga cewa akwai waƴanda suke bada wato shaida na katin wanda idan aka baka, za ka je duk inda za ka je. Idan ka dawo za ka miƙa musu wato wannan katin kafin ɗau motan ka. Wanda wannan zai tabbatar da cewa wannan mota ta ka ce. Wannan yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen wato rage yawan sace-sace na motoci. Baya ga nan ma, wato akwai kariya daga wato gudan hatsari. Za ku ga cewa wani zai je ya ajiye mota, yayin da ya ajiye mota shi yasa da yawan lokuta za ku ga an rubuta nan ba wurin ajiyan mota bane. Ko kuma nan ba wurin da za'a tsaya da mota bane. Sabida za'a je a tare ƙofan shaguna walau koda agefen hanya ne za ku ga cewa akwai wurare na sana'ar mutane wanda suke sai da kayayyakin su, za'a ajiye mota a tare ma wani wato sana'ar sa. Shi yasa har akan yi shaida, ace nan ba wurin ajiyar mota bane. Yin wuraren ajiyar mota ya na da matuƙar muhimmanci da tasiri a tsakanin al'umma. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana hoto ne na sarki kamar yadda muke gani, wato sarki mutum ne da ya ke da matuƙar muhimmanci. Sarki mutum ne da ya ke da tasiri a tsakanin al'umma. Domin shi jagora ne na al'umma. Kamar yadda muka sani al'umma ba na iya yankin sa ba. Ba na iya jahar sa ba, al'umma na ƙasar sa baki ɗaya. Yayin da yakan yi shiga, ko kuma ince fita na musamman. Wanda kamar yadda muke gani yayi shiga ne na ƙasaita. Shiga na bajinta, shiga wato na nuna girma. Yayin da yayi amfani da kaya da kuma wato tagulla a wuyan sa, wanda ya tabbatar mana da cewa, wannan sarki ne. Sannan ya na zaune a kan kujera, irin na sarauta. Kamar yadda muka sani a duk inda sarki ya fito, wato yakan fito ne da shigar sa ta musamman. Yadda idan ya fito ba sai na tambaya ba. Daga yanayin fita da yayi daga yanayin wato sitirar da ya saka daga yanayin shigar sa wato za'a tabbatar da cewa wannan sarki ne. Yayin da za'a yi ƙoƙarin wato masa biyayya ko kuma ince masa ladabi da biyayya. Yayin da a duk inda ya shiga wato akan girmama shi. Sabida irin rawar gani da ya ke takawa ga al'umma. Za ku ga cewa sau da yawa wani yankin an tashi da rigingimu wanda ba'a da buƙatan haka. Za ku ga yayin da sarki ya fito yayi magana a matsayin sa na babba za ku ga matasan wannan yankin su na ƙoƙarin jin maganar sa. Za ku ga an samu zaman lafiya wurin wato kamar yadda muka sani wuri ba ya ji cigaba sai da zaman lafiya. Za ku ga an samu zaman lafiya. Sarki ya taka rawar gani wato a wannan yanki, a yankin sa. Yayin da za ku ga cewa idan ma matasa ne, ko kuma ince su na neman wato ƙokarin abun yi ba su da ayyuka yi da dai sauran su. Za su iya kai koken su wato wa sarki. Kasancewan shi shu shugaba a gare su. Za ku ga yakan yi iya bakin ƙoƙarin sa idan ma yafi ƙarfin sa, zai iya kaiwa gaba inda za'a je a taimaka musu. Dai shi wato jagora ne a gare su. Jagora ne na mutanen sa. Yayin da za su iya samun taimako ko tallafi a dalilin sa. Shi yasa za ku ga cewa sarki yakan sa ayi, ayi, sannan kuma yakan hana a bari a bari, saboda girma da ya ke da shi da martaba da ya ke da shi, da ƙima da ya ke da shi, a idon al'umma. Kuma ma ba'a nan kaɗai ya tsaya ba, ba iya al'ummar yankin sa kaɗai zai ke yiwa aiki ba. Don sarki na wannan yanki ne bare kasance wato taimakon sa a iya wannan yankin ba. Zai iya taimakon al'ummar jaha, zai iya taimakon al'ummar ƙasar ma baki ɗaya. Kamar yadda muka sani, sarki mutum ne da ya ke da mutunci. mutum ne da ya ke da ƙima. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto an gwado mana wato hoton tsohon gida, da ke na ginin laka. Kamar yadda muka sani ire-iren waƴannan gidaje tsoffin gidaje na laka, wato su suna da matuƙar mahimmanci da tasiri ga al'umma. Yayin da za mu ga cewa irin waƴannan gidaje wato sukan tsaya da ƙafafuwan su. Duk da dai gini ne da aka yi su da laka. Yayin da za mu ga cewa akan haƙi rami wato a toni laka wato ƙasa da ya ke da danƙo. Yayin da za'a yi bulo da shi Bayan anyi bulo da shi, a gina gina gida. Ire-iren waƴannan gidaje amfi yawan samun su a ƙauyuka, sannan ana samun su a wasu sassa na birane. Yayin da za ku ga cewa ginin yayi sheakar da shekaru, tun zamanin iyaye da kakanni, amma za ku ga cewa har ila yanzu mutna su nan a cikin sa su na kuma amfana da wannan gida. Su na gudanar da rayuwar su a irin waƴannan gidaje. Gidaje ne da ya ke da ƙarfi a jikin sa gidaje ne da su ke da muhimmanci. Yayinda idan aka tashe za'a yi gini ne da laka, bayan anyi wannan gini, aka gama shi, za ku ga cewa akan yi masa rufi Wasu sukan yi rufi na kwano kamar yadda muka gani, wasu kuma sukan yi rufi na jimka. Abunda ake nufin da rufi na jimka wanda ake saka masa wato karare da ciyayi ayi jimka da shi. Yayin da za ku ga cewa wasu kuma sukan rufe shi da kwano kamar yadda muka gani. A ire-iren waƴannan gidaje su na da muhimmanci, sannan da ƙarfi a jikin su. fiye da yadda ake tsammani, za ku ga cewa duk daɗewan su amma zai yi wuya kuga irin wannan gida wai ya rushe ko kuma ya ruguje da dai sauran su. Za ku ga cewa ya na nan tsaye da ƙafafuwan sa. Kuma al'umma mutane jama'a su na nan su na cigaba da rayuwa a ciki. Wanda wasu da dama sun yi rayuwa a ciki kafin nan. Ire-iren waƴannan gidaje za ku ga idan aka yi su ba lallai ne sai an kewaye su ba. Gidaje ne da aka fi samun su a ƙauyuka, za ku ga idan aka i akan bar shi wato a haka wato a tsakar wuri da damin wato sai ku ga ciyayi ko kuma ince tsirrai sun kewaye, wato iya kewayewa na gida ke nan. Yayin da mafiya yawan lokuta in aka yi gini haka ake barin sa ba tare da wai an kewaye shi ba. Kuma irin waƴannan gidaje na laka wato su na da matuƙar ƙarfi da muhimmanci a wurin jama'a. Yayin da za ku ga cewa iyaye kakanni ma ba iyaye ba sun zauna a irin wannan gida sun gudanar da rayuwar su ne sannan a dawo kan ƴaƴa suma sun zauna a cikin gidan sun gudanar da rayuwar. Haka dai irin wannan gida wato mutane da dama, jama'a da dama sukan yi rayuwa a ciki. Gida ne wato tsohon gida na laka, gida ne da ya ke taimakon al'umma. Nogode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado muna hoto ne wato na tsohon gidan sama. Kamar yadda muka sani ire-iren waƴannan tsoffin gidaje na sama wato su na da matuƙar muhimmanci su na da tasiri a tsakanin al'umma. Yayin da za ku ga cewa gida ne da ya jima, ƙwarai da gaske amma kuma za ku ga jama'a wato al'umma su na nan su na gudanar da rayuwar su a ciki yadda ya kamata. Kamar yadda muka sani ne, waƴannan gidaje, gidaje ne da suke da ƙarfi a jikin su. Yayin da akan yi duk wasu wurare da ya shafi kama daga kan ɗaki wato na kwana izuwa ga ɗaki na zama, zuwa ga madafa, da dai sauran su. Akan same su a ƙasa sannan saman ma ba'a bar shi a baya na. Yayin da akan yi wato decking bayan anyi wato wannan daɓe na sama akan zo a ɗora gini. Yayin da ginin saman ma yakan ya na ƙunshe ne da ɗakuna na kwana da ɗakuna na zama da dai duk wurare bayi wato da dai madafa da dai sauran su. Duk abubuwan da ake amfani da shi a yi rayuwa da shi a gidan da ya ke ƙasa nan ma sama ana ya na nan. Yayin da sh ima wuri ne mai zaman kansa. Za ku ga cewa ire-irem waƴannan gida su na da ƙarko kuma su na jimawa ƙwarai da gaske. Ba mutane ko kuma ince al'umma sukan amfana da irin waƴannan gida. Yayin da za ku ga cewa a tsare-tsaren irin wannan gida akan yi wato abun hawa, yayin da ake ce masa mataƙala. Wannan mataƙala, wasu sukan yin amfani da na ƙarfe na yanda za'a hau. Wasu kuma sukan amfani wato da bulo yanda za'a yi mataƙala da shi wato hanyan da za'a haura izuwa sama. Kamar yanda muke gani an yi igiyar shanya a sama, haka ƙasan ma akan iya masa igiya na shanya. Duk wasu abubuwa na buƙatu na rayuwa da ya ke ƙasa, akan yi su a wannan sama. Yayin da duk abun da ake da buƙata a sama za'a same shi. Kamar yadda muka sani wai wannan wato gida ne da ya ke ƙunshe da ɓarayi guda biyu, kamar sama da kuma ƙasa. Sannan baya ga bisani wato za ku ga cewa ire-iren waƴannan gidaje al'umma da dama ne suke amfana da shi. Yayin da wasu za ku samu su na ƙasa su na gudanar da rayuwar su, wasu kuma su na a sama su na gudanar da rayuwar su. Yayin da idan aka tashi a gini irin wannan gida za ku ga cewa akan yi saman, akan masa wato gini na musamman wanda zai tare faɗuwan yara da ma manyan baki ɗaya. Za ku ga cewa anyi amfani wanin da ƙarafuna wanin kuma akan yi amfani da bulo wanda ya ke da huji-huji a jikin sa Yayin da za ku ga cewa ire-iren wannan bulo ɗin akan yi shi kuma ayi gini ya ɗan yi tsawo yanda za'a tare wato wanda zai zo yayi ƙoƙarin faɗuwa a wannan wurin walau yaro walau babba Ire-iren waƴannan tsoffin gidaje sama sukan taimakawa al'umma ƙwarai da gaske. Nagode!

Barkan mu dai! Wannan hoto an gwado muna ne wato mutum mai su na Usaya more Joseph yayin da ya ke busa wato algaita. Yayin da ya ke wato busa sarewa. Kamar yadda muka sani, busa sarewa abu ne da ya ke da matuƙar mahimmanci yayin da ya fidda wato sauti mai daɗi wanda zai sanyaya zukatan mutane, wanda zai sanyaya zukatan al'umma. Yayin da za mu ga cewa mai busa sarewa yakan samu hanyoyi da dama na kuɗaɗe na shiga. Kamar yadda muka sani akan gayyaci mai busa sarewa a wurare da ake da buƙatar nishaɗi kuma duk inda ake buƙatar ko ake da buƙatar nishaɗi inda mutane sukan taru wato ana da buƙata a nishaɗantar da su. Kamar misali ace ko da a wurin biki ne na aure za ku ga cewa bayan an tara mutane an gayyaci ƴan-uwa da abokan arziƙi wa to sun zo an gabatar musu da abubuwa wato na biki, abinda za su ci, abinda za su sha wato an neman wanda zai nishaɗantar su. Yayin da idan aka samu wato masu sare busa sarewa sukan je wannan wuri su nishaɗantar da mutane su ƙawatadda wannan wurin. Yayin da za mu ga cewa yayin da ake busa wannan sarewa yakan fidda sauti mai daɗi da al'umma za su shiga cikin farin ciki koda wani ma yaje da ɓacin rai zai iya samun farin ciki yayin da yaji ake busa wannan algaita. Mutane sukan yi kyaututtuka da dama ga wa wato masu wannan busa algaita. Akan ma musu liƙi, wato akan manna musu kuɗi akan msus kyaututtuka da dama wanda su yi dogaro da kai su kuma yi amfani da shi. Wanda zai amfane su su tsaya da ƙafafuwan su har su taimaki wasu. Yayin da za ku ga cewa ba wurin bikin aure kaɗai busa sarewa yakan tsaya ba. Akwai wato gurin biki na suna, nan ma akan taru aka gayyaci mutane ƴan-uwa da abokan arziƙi, akan gayyaci wato mai busa sarewa, yanda zai je ya nisaɗantar da al'umma, ya nishaɗantar da mutane, ya sanya su a cikin farin ciki. Baya ga bikin suna wato akan gayyaci masu wato busa sarewa wurin da shafi koda taro ne na siyasa. Wanda za ku ga cewa dubban al'umma sun daɗa taruwa sanadiyan wato wannan busa sarewa. Zai ja jama'a da dama. Kamar yadda muka sani jama'a su na neman wato wurin da shafi na nishaɗi. Baya ga nan ma za ku ga cewa koda ace biki ne na sarauta za ku ga akan gayyaci masu busa sarewa. Wanda za su busa sarewa ya tabbatar da muhimmanci da girma da wannan sarki ya ke da shi. Yayin da sukan samu manya kyaututtuka wanda ba adadi. Kama daga kan kuɗaɗe, daga kan abubuwa na ababe na hawa, motoci da sauran su. Duk akan bada kyautan waƴannan wato masu busa sarewa. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana hoto ne na kitchen wato madafa kenan da ake yin sa a waje, ko kuma ince a tsakar gida. Kamar yadda muka sani sau da yawa irin wannan madafa, anfi samun su ne wato a ƙauyuka. Amma akan same su a wasu sassa na birane. Yayin da za ku ga cewa wato akan yi ayukka da ya shafi na madafa gaba ɗayan sa wato a tsakar gida. Wanda za ku ga cewa wato ko kuma ince a tsakar gida ko a ta bayan gida, wanda akan yi amfani da wannan fili ya zama shine madafa. Yayin da za ku ga ire-iren wannan madafa akan yi ayukka da dama kamar yadda muke gani ga kwando nan wanda za ta iya wanke-wanke, ta kifa a ciki. Sannan ta kanyi tankaɗe na gari wanda za ta yi tuwa da shi. Baya ga nan akan wato dafa abinci a wannan madafa. Yayin da za ku ga cewa wasu sukan yi amfani da korho wato murhu kenan na korho wanda akan saida shi a maƙera. A zo a sa, a sa masa icce a ciki sanna a hura wato ya kama. Baya ga wannan akan wato baya ga wannan, aka wato akan yi amfani da abubuwa da dama. Baya ga korho akan yi amfani wato da dutsu duwatsu, ko kuma ince dutsuna. Walau dutsen nan na bulo ne, ko kuma dutsen nan wato dutse ne haka duk akan yi amfani da su. Yayin da za ku ga cewa akan jera guda uku yayin da wanda idan aka ɗora wato tukunya zai tsaya akai. Sannan wato a sa masa icce bayan an sa icce wasu sukan yi amfani da leda, wajen da su kunna wato ya kama jikin iccen. Waƴansu kuma su kan yi amfani da yayi wato ciyayi kenan, wanda za'a casta masa ashana akan icce wanda har zai sa wannan iccen ya kama ayi girki akai. Wanin kuma za ku ga cewa sukan amfani da wato kalanzir. Yayin da za'a zuba a casta ma wannan wato wannan wato ashana ya kama sai ku ga iccen ya kama ya ci har anyi girki akai. Ire-iren wannan kitchen yakan taimaka ƙwarai da gaske. Yayin da yakan sauƙaƙa wajen wato rage yawan kashe-kashe na kuɗaɗe da ake amfani da wasu kayayyaki na zamani a wato madafa. Za ku ga cewa akan yi shi ne a sauƙaƙe. Yayin da aka nemi icce wanin ma ko karare aka neman aka hada a wannan wato madafa ayi girki da shi ba lallai sai icce ba, wasu sukan samu karare ata aza masa wuta, ata azawa har a samu ayi girki a gama. Sannan akan yi amfani da tukwane waƴanda wato suke da girma. Yayin da za ku ga mafiya yawan lokaci akan samu tukwane da suke a kewaye wanda za'a yi wannan girki akai. Yanayin yanda zai zauna akan duwatsu ko ya zauna akan korho, ire-iren waƴannan madafa sukan taimaka ƙwarai da gaske. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana hoto ne wato na gidan sarki yayin da sarakuna suka fito da kuma al'ummar su. Kamar yadda muka sani gidan sarki wanda ake kira da fada, wato wuri ne da yake da matuƙar muhimmanci, gida ne da yake da matuƙatar tasiri a tsakanin al'umma. Yayin da za ku ga cewa mafiya yawan lokuta idan aka gina gidan sarki akan ba wato katafaren ko ince makeken fili daga gaban sa. Yayin da idan ma za su yi magana da al'ummar yakin su za'a samu isasshen wuri da za su gabatar da jawabin su. Yayin da za ku ga cewa idan sarakunan nan suka fito al'umma su na ƙoƙarin zuwa suji me za su gabatar, su na ƙokarin zuwa suji ƙudure-ƙudure da suka tsara musu na cigaba rayuwa. Kamar yadda muka sani sarakuna mutane ne da suke da muhimmanci da kae wato suke jagorantar wato al'umma. Yayin da za ku ga cewa al'umma kuma su na ƙoƙarin wato yi musu biyayya. Shi ya sa za ku ga sau da yawan lokuta a irin waƴannan gidaje na sarauta akan yi katafaren gida ne sanna akan bar isasshen fili wanda za'a gabatar da taro ko a gabatar da wannan wanda sarakuna za su fito, ko sarki ya fito yayi jawabi ya bayani wa mutane. Yayin da za ku ga cewa wani yan wasu yankunan sukan wato ƙir-ƙiri ko kuma ince sukan tashi da tashi hankula Yayin da wato sarki ya fito ya gayyaci al'umma ya gabatar musu da bayanai wanda zai kwantar musu da hankali yanda za su bar wannan tashe-tashen hankula sai ku ga cewa sun bari an kuma samu zaman lafiya a wannan yanki. Wani lokaci kuma idan ya ga akwai wani abu da ace wanda ba dai-dai ba zai iya hana su, don shi sarki wato wa'i sarakuna su na da sawa, za su iya sawa za su kuma ia hanawa. Yayin da ake ganin girman su wato a duk inda suka je. Shi yasa za ku ga cewa koda wani abu ne na rashin cigaba ya faru a yanki a yankunan su sukan yi ƙokari na gayyatar al'umma yanda za su zo fada wato gidan sarki kenan su zo su a musu wato gabatar musu da bayanai wanda zai jawo musu cigaba a rayuwa. In ya kama na taimako ne, akan taimake su da sana'o'i da za su yi. In yafi karfin wato sarki zai iya kaiwa gaba yanda za'a je a taimake su. Saboda shi jagora ne na mutanen sa. Yayin da zai iya jagorantar su yaje a madadin wato dukkan su ya nema musu wato taimako ko tallafi a inda yasan cewa za su iya samu Yayin da za su yi farin ciki da haka shi yasa ire-iren taimako da sarakuna suke yi za ku ga cewa mutane sukan yi ƙoƙari wato wajen yi musu biyayya, wajen girmama su, da kuma martaba su. Gidan sarki wato gida ne da ya ke da matuƙar mahimmanci, fada gida ne da ya ke da matuƙar tasiri. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana ne wato yanda ake tsare-tsare na abubuwa da mutum zai gabatar a rayuwar sa. Kamar yadda muka sani, yayin da aka yi tsare-tsare a abunda za'a aiwatar akan same shi wato a yadda ake so, akan same shi a yadda ake da buƙata. Shi yasa sau da yawan lokuta idan zamu gudanar da abubuwa a rayuwa, ake da buƙatar wato ayi masa tsare-tsare. Kamar yadda muka sani yayin da aka yi tsari za ku ga cewa wannan abun anyi shi ya tafi a dai-dai kuma a lokacin da ake so. Kuma za ku ga cewa koda ga ma'aurata ne tsakanin haihuwa da haihuwa idan aka bada tazara wato akan bada lokaci, akan yi tsare-tsare na yanda wato za'a samu tazara a tsakanin yara. Baya ga nan ma za ku ga cewa ko ayukka da ake gudanarwa na gida a ayukka da ake gudanarwa na masana'antu na ma'aikatu da dai sauran su. Yayin da za'a gudanar da aiki akan yi masa tsare-tsare wanda za'a yi. Yayin da ga lokacin da za'a yi lokacin da ake da buƙata ayi wannan abun, yanayin yadda za'ayi wannan abun za ku ga cewa an fidda shi, ya fito yayi kyau. Kafin ayi abu ya kasance an masa tsari ta yanda za'a gabatar da shi. Ayi kuma amfani da lokacin da a a akeda buƙata. Za ku ga cewa abubuwan da ake da buƙata ayi ya tafi dai-dai. Sau da yawan ayukka na mutane, idan ba'a masa tsari ba ba'a yi tsare-tsare a cikin sa ba, sai ku ga cewa abun bai tafi dai-dai ba. Yayin da za ku ga wasu sukan tsara ga lokacin da za su yi abu kaza, kuma da wane da wane lokaci za su yi. Ko kuma za ka yi abu gobe ko jibi ne zan yi abun, to a jibin da ƙarfe nawa zan yi? In duba in gani, yayin da aka duba aka ga da ƙarfe nawa za'a wannan aikin za ku gacewa, duk wasu abubuwa da za su taso dama an riga da an tsara su. Wannan tsare-tsare yakan jawo cigaba a ayukkan da muke da su baki ɗaya. walau a cikin gida ne, walau a wurin aiki ne walau a cikin rayuwa ne na mutum yayin da ya masa tsare-tsare wato zai ga cewa abubuwan sa su na tafi masa a yadda aya kamata. Abubuwan sa, su na tafiya masa a yadda ya ke so. Shi yasa sau da yawa waƴanda ba suyi tsare-tsare a abubuwan su ba, za ku ga abubuwan sun zo musu abubuwan sun cirke musu, sun rasa yadda za su yi. Amma yayin da ka yi tsari, ka shirya ma abun ya kasance ka tanaji lokacin da za ka yi, ranar da za ka yi ka tsara duk was u tsare-tsare da za ka gabatar wannan abun. Za ka ga cewa kayi wannan abun cikin kwanciyar hankali, kuma cikin farin ciki. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana wato yanki ne na ososo wanda ya ke ɗauke da duwatsu wato a tattare da shi. Kamar yadda muka sani duk yankin da ya ke da wato duwatsu yankin ne da ya ke tare da wato albarkatu na ƙasa ma baki ɗaya. Kamar yadda muka sani dutsi albarka ne da ake samun sa a wuri yayin da wannan al'umma na ososo suke ɗauke da duwatsu wato a gidajen su, a yankuna a yankin su. Za ku ga cewa anyi gidajen ne a ƙarƙashin duwatsu yayin da za ku ga cewa bayan anyi su ƙarƙashin duwatsu, wasun anyi su akan ma duwatsun. Ire-iren waƴannan gidaje za ku ga cewa gidaje ne da ya ke ɗauke da sanyi a cikin sa wanda za ku ga wato inda duwatsu suke al'ummar da suke a yankin da duwatsu suke ba sa fuskantar matsananciyar zafi yakan taimaka musu wato wajen samun wato sanyi a wannan guri. Baya ga wannan wato sukan yi amfani da dama da duwatsun, don duwatsu abu ne mai zaman kanshi wanda yakan kawo wato hanyoyi na samu na dogaro ga kai da dai sauransu. Kamar yadda muka sani akan fasa dutsi wato ayi amfani da shi wajen yin gida ma kansa. Yayin da za ku ga wasu gidan akan yi su da duwatsu. Baya ga nan za ku ga cewa akan yi amfani da dutsi wajen wato yiz wajen wato gina gefen da ya shafi na wato babban ruwa wanda za ku ga cewa akan tattara gefen ruwa walau ruwa da ake yin sa na wanka, na cikin gida, da dai sauran su. Za ku ga akan yi amfani da shi wajen tattare wurare da ya shafi ruwa. Akan ƙawatar da wuri yakan yi kyau da wuri Sannan akan yi amfani da duwatsu in aka faffasa, wato ayi yanda za'a yi layi yanda zai bada wato layi koda a makarantu ne. Amfanin duwatsu ya na da dama gas ta yadda wato wannan yanki, da suke da waƴannan duwatsu wato za ku ga cewa sukan amfana da wannan duwatsu. Yayin da za su iya fasawa su saida, shi ya sa saidawan nan za su iya dogaro da kansu har ma su taimaki wani. Za ku ga sau da yawan lokuta, akan yi ƙoƙari Aje wurin wato fasa dutsi. Akwai kuma ma'adanai ko kuma ince akwai abubuwa da dama wanda akan same su a jikin dutse. A wanda za'a iya, wato ana cikin fasan wannan dutse za'a iya samun wasu ma'adanai na ƙasa, wanda zai jawo cigaba ma ƙasa ma baki ɗaya, ba iya al'ummar yankin ba, shi ya sa wato al'ummar da suke da yanki suke yanki na duwatsu za ku ga cewa su na amfana da wannan duwatsu. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoton, an gwado mana hoto ne na wurin bauta. Kamar yadda muka sani wurin bauta wuri ne da ya ke da matuƙar muhimmanci wuri ne da ya ke da matuƙar tasiri. Shi ya sa idan aka tashi wato ginin sa za ku ga cewa akan je ne ayi shi a inda ba hatsaniyi, a inda ba hayaniya na mutane. Yayin da ku ga cewa akan yin amfani da abubuwa da dama wajen wannan gini, wanda akan keɓance wato ayi wannan gini a bayan gari. Ta yadda za'a yi bauta wato ba tare da hatsaniya ko kuma ince hayaniya na mutane ba. Shi ya sa za ku ga cewa akan je ayi shi a bayan wuri, wanda zai tabbatar da wannan wuri shiru ya ke. Yayin da mutane za su ganatar da bauta wato a cikin kwanciyar hankali. Shi ya sa za ku ga akan ƙawata wato irin wannan gida na bauta. Yayin da aka yi amfani wato da wasu sanduna waƴanda suke da ƙarfi a jikin su waƴanda za su iya tsayawa da ƙafafun su ba tare da an samu matsala na rushewa ba. Sannan akan yi amfani da karare wajen rufin sa, wato rufi na buk na jinka kenan. Abunda ake nufi da rufi na jinka wato akan yi amfani ne da karare wajen wato jerawa a gefen ko kuma ince akan waƴannan sanduna da aka kakkafa su. Baya ga jerawa da za'a yi na karare akan ibi wato ciyayi, wanda za'a yi amfani da shi ayi masa saƙa wanda zai bada wato jinka. Yayin da kamar yarda muka sani jinka idan aka yi shi za ku ga cewa wato wurin ya na ɗauke da sanyi a jikin sa. Shi yasa za ku ga sau da yawan lokuta ake ƙoƙarin irin waƴannan gidaje na bauta da wato rufi na jinka. Shi yasa kamar yarda muke gani akan yi wannan gini na jinka aka ƙawata wurin, aka kuma daɗa ƙayata wurin. Wnda wurin ya fito yayi kyau ƙwarai da gaske. Yayin da daga bisani a gefe guda wato anyi amfani da ƙasa na laka, wanda aka yi wati fidda wani gefe na musamman daga cikin wannan gida na bauta. Yayin da aka yi masa tsari wato wanda zai bada yanayin yanda za su je su gabatar da bautar a wurin. Sannan daga gaba aka yi wato gunki, kamar yadda muka sani an yi macen gunki a gaba wanda za'a je a gudanar da bauta, a gudanar da wato bauta a wannan wurin. Yayin da al'umma za su je suyi bautan su su roƙi abunda suke da buƙatar su roƙa a wannan wuri. Shi yasa za ku ga ire-iren waƴannan gidaje na bauta akan yi su a bayan wurin, yanda wato ba za'a samu hatsaniya ko hayaniya na mutane wanda za su damu waƴanda suke bauta a wannan wurin ba. Akan keɓance ayi irin wannan gida a ƙawata shi a wato a bayan wuri yadda za'a je ayi bauta wato ba tare da hatsaniya ko hayaniya na mutane a wurin ba. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana hoto ne na yaro, yayin da yaron nan ya ke bacci. Kamar yadda muka sani bacci na yara, wato bacci na yaro abu ne da ya ke da matuƙar muhimmanci, abu ne da ya ke da matuƙar tasiri. Yayin da ka bar yaro yayi bacci wato bacci hutu ne wato a jikin yaro. Kamar yadda muka sani kuma bayan hutu wato yakan ƙara masa lafiya. Yayin da yaro yayi wasa, yara an san su wato ƴan san wasa ne da ƙiriniya. Wanda za ku ga cewa sukan je su dawo. Su kai suje nan su dawo nan, na sa zama a wuri ɗaya. Yayin da wato suka yi ƙiriniyarsu suka gaji su na da buƙatam hutu a rayuwar su. Yayin da ya ke da kyau a tanadarwa yaro inda zai kwanta wato yayi bacci, wanda bacci hutu ne. Sannan kuma ƙarin wato lafiya ne. Shi yasa za ku ga sau da yawa yara akan yi ƙoƙari wato a barsu suyi bacci. Yayin da za su huta in ba'a bar yaro yayi bacci ba za ku ga wani lokacin rashin baci yakan sa shi wato ya kasance kamar bai da lafiya. Baya ga nan ma yakan jawo ma yara wato ciwon kai, yayin da basu samu bacci ba. Kuma wani lokacin za ku ga cewa yaro ko wasa ya ke yi idan ya gaji ya na buƙatan bacci aka hana shi za ka ga cewa yakan zauna ne wato kamar bai da lafiya, shi ya sa ya ke da kyau a ware masa inda zai kwanta yayi bacci yayin da ya gaji barin sa yayi bacci yakan taimaka ƙwarai da gaske. Shi yas sau da yawan lokuta za ku ga wato yara sukan so su kwanta suyi bacci koda a makarantu ne. Za ku ga musamman yara kaman waƴannan masu shekaru uku zuwa huɗu za ku ga a makarantu har akan tanadar musu wato katifa da za su kwanta akai suyi bacci. Gami ga sani cewa yara sai sunyi bacci suke daɗa fahimtar abunda suke ciki wasu yaran in aka bar su, aka ta musu karatu za ka ga cewa daga baya sun gaji basa fahimtar me ake koya musu. Yayin da ake ƙoƙarin wato a sama musu inda za su je su kwanta su huta suyi bacci bayan su tashi sai suci gaba da karatun su. Haka ma a gida ya na da kyau, bayan yara sun yi wasanni ko kuma ince bayan yaro yayi wasan sa, a sama masa lokaci da zai kwanta yayi bacci ya huta, don bacci wato hutu ne a rayuwan yaro. Yayin da aka hana shi bacci za'a ga cewa wato ya na fama wanin ma da ciwon kai. Wanda ba'a da buƙatan haka. Baccin yaro, abu ne da ya ke da matuƙar mahimmanci, abu ne da ya ke janyo masa wato hutu a cikin rayuwar sa. Nagode!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

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana hoto ne na gida, wato da ake kira da gidan bukka. Kamar yadda muka sani gidan bukka akan yi shi ne wato a kewaye yayin da aka yi amfani da laka. Ire-iren waƴannan gidaje anfi samun su wato a ƙauyuka. Sannan ana samun su a wasu sassa na birane yayin da akan yi su a matsayin gida na shaƙatawa, gida na hutawa. Sabida yanayin yadda ya ke ɗauke da sanyi a cikin sa. Kamar yadda muka sani gidan bukka akan yi shi ne wato da bullo na laka. Laka kuma wato ƙasa ne da ake tonon sa a ƙarƙashin ƙasa wanda ya ke da danƙo. Yayin da za'a fidda shi, kwaɓa ayi bulo da shi. Bayan anyi bulo da shi, za'a gudanar da wato wannan gini na bukka. Kamar yadda muke gani akan yi ginin bukka ne, wato yayin da za'a yi shi a kewaye. Bayan anyi shi a kewaye, akan wato sa wannan bulo ɗin sannan a kwaɓa laka ayi gini. Bayan anyi gini an gama waton akan yi masa rufi, rufi irin na jinka Kamar yadda muka sani rufi jikka, rufi ne da ya ke sanya sanyi a cikin gida, ba sanyi na wani na'ura na lantarki ba. Yayin da sanyi ne wanda ya ke fitowa daga irin wannan rufi, rufi ne na bukka, rufi ne na jikka. Wanda za'a yi amfani da karare wato a sa Yayin da aka yi amfani da karare, akan yi amfani da igiyoyi da za'a ɗaure wannan karare. Sannan a samu ciyayi da za'a masa rufi da shi. Wannan rufi shi ake kira da wato rufin jinka. Irin wannan rufi za ku ga cewa koda zafi yayi yawa, za ku ga idan aka shiga irin wannan gida akan samu sauƙi, akan ji sanyi a wannan gida. Ba tare da wani na'ura na lantarki ba. Sannan shi yasa za ku ga, sau da yawan lokuta anfi samun irin waƴannan gidajen a ƙauyuka. Ammam wasu sassa na bire ne za ku ga cewa mai gida yakan tanaji irin wannan gida, yakan gina irin wannan gida a matsayin wurin nishaɗi, wurin da zai je ya huta. Sabida wato irin sanyi da wannan gida ya ke ɗauke da shi. Wani lokacin za ku ga cewa ana zafi ƙwarai da gaske. Yayin da wannan gida yakan taimaka in aka shiga cikin sa akan ji ni'ima a ciki. Shi yasa wasu bayan ma sunyi wani gidan daban, sukan gina irin wannan gida wato na bukka sabida suji daɗin rayuwarsu. Ya kasance musu gida ne da suke zuwa su shaƙata a ciki. Ma'ana gida ne na hutun su. Wanda za su gudanar da rayuwarsu a ciki. Yayin da si yasa za ku cewa mutane sukan amfana ƙwarai da gaske a irin waƴannan gidaje. Gida ne da bai da zafi, gidan bukka gida ne da ya ke da matuƙar muhimmanci, gidan bukka gida ne da ya ke taimakon mutane wato da dama. Nagode!

Barkanmu dai a wannan hoto an gwado mana hoto ne na malama da take a aji kamar yadda muka sani wato aiki na koyarwa abu ne da ke da matuƙar muhimmanci aiki na koyarwa abu ne da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al’umma yayin da zamu ga cewa wato malamai sukan jajirce wajen koyar da ɗalibai yayin da zamu ga cewa ko da sun yi rubutu a aji, yaran nan wato sun kwafi wannan rubutu sukan yi ƙoƙari wajen zuwa su je su dudduba littatafansu yayin da zasu tabbatar da cewa yaran nan suna wannan karatu kuma abin da aka rubuta sukan rubuta ko basa yi wannan zai tabbatarwa malama ko malami cewa yara suna wannan karatu sannan wato akwai hanyoyi da dama da yara suke fahimtar karatu kamar yadda muka sani malamai suna da matuƙar mahimmanci shi yasa yake da kyau idan za a ɗauki malamai a ɗauki ƙwararrun malamai wa’inda suka karanci wato harkar da ya shafi koyarwa yayin da zasu iya gano wato yara suna fahimta ko babu wato madadin wa’inda basu karanci hanya ko kuma in ce basu karanci koyarwa ba Yayin da zaku ga cewa idan yara suna fahimta zasu gane in yara basu fahimta zasu sauya wato salo da fasali na yadda suke karantar da su yayin da zaku ga cewa wani malamin ko wata malama idan ta ga yara basu fahimta wato zata bi hanyoyi da dabaru daban-daban kamar in yara basu fahimta zata iya ɗaga su wataƙila zaku ga cewa jikinsu yai nauyi sun fara jin bacci ko gajiya da dai sauransu, yayin da zata ɗaga su a ajin ba sai sun fita ba, su ɗan yi tsalle-tsalle a jikinsu yayin da zata maida su su zauna bayan sun zauna zata cigaba da karantar da su wannan tsalle da suka yi zai waskar musu da jiki zai waskar musu da kwakwalwa ta yanda zasu fahimci abin da zata cigaba da karantar da su sannan sannan akwai hanyoyi da dama kamar wato bada aiki na aji yayin da ake cikin karantarwa wato akan bada aiki na aji malama zata bada aiki na aji wanda yaran nan zasu yi yayin da idan suka yi zata bi tai musu maki a dalilin wannan maki zata iya fahimtar cewa yaran nan suna gane karatun da take karantar da su ko kuma basa ganewa suna fahimta ko kuma basa fahimta ta hanyar yadda zata ga yawan yaran da suka ci wannan wato wato gwaji na aji da ta basu da kuma wa’inda basu ci ba yayin da zata ga wa’inda suka fi rinjaye zata gane suna fahimtar karatu ko basa fahimta idan basa fahimta zata sauya salo yayin da zata kama wani salo wanda zasu fahimta idan kuma taga cewa suna fahimta zata daɗa ƙara kaimi na yadda yaran zasu yi karatu ingantacce wato malamai yadda suke karantarwa a aji abu ne da yake da matuƙar muhimmanci

Barka da warka! A wannan hoto, an gwado muna hoto ne wato na kitso na gargajiya. Kamar yadda muka sani kitson gargajiya abu ne da ya ke da muhimmanci, kitson gargajiya abu ne da ya ke da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma. Yayin da wato nuna al'ada ya ke da tasiri. Kamar yadda muka sani ne akan yi irin wannan kitso na gargaji a lokuta daban-daban. Yayin da akan yi amfani da wasu kayayyaki da za su ƙawata wannan kitso, da za su ƙayawata wannan kitso. Kamar yadda muke gani yanda tayi shiga, wato tayi shiga ne na bajinta. Yayin da tayi amfani wato da sarƙa na wuya. Wannan tagulla na wuya ya na ɗauke da wato sarƙa nabil wanda aka yi amfani da su wajen kitson kanta. Wannan yake tabbatar mana da cewa kitso ne na gargajiya, kitso ne na al'ada. Yayin da ake raya al'ada za ku ga cewa wato abu ya na tafiya dai-dai. Kamar yayin da wato za'a gudanar wani taro da ya shafi na al'ada, ana da buƙatar wato ayi irin wanan kitso na al'ada, kitso na gargajiya, wanda zai fito da mace ya nuna al'adan ta. Wannan kitso ne da ya ke da matuƙar mahimmancin gaske. Yayin da kuma kitson ya ke da kyau, kamar yadda muke gani an ɗebi wani wato aka yi amfani da wannan sarƙa nabil aka saka mata a jikin gashin ta wanda ya fito da ita. Yayin da aka ibi wani daga tsakiya aka yi tuntu da shi wanda shi ma ya bada yanayi mai kyau. Wanda ya ƙawatar ya daɗa ƙayatar da shi ga da tayi. Yayin da muka ga cewa yanayin kwalliyar fuskar ta ya zo dai-dai da yanayin kitso da aka mata. Wanna kitso ne da ya bada wato yanayi mai kyau. Sannan aka yi amfani da abubuwa da dama waje yin sa. Wanda zai tabbatar mana da kitso ne gargajiya. Kitso ne na al'ada, wanda bisa yawan lokaci za ku ga wato amarya ma in za ta fito takan yi fita na al'ada. Yayin da akan ma ta kitso irin na al'ada wanda zai fito ya ƙawatar da ita, tayi kyau sosai ta bam-banta da sauran waƴanda aka yi taron su a wurin biki. Shi yasa za ku ga sau da yawan lokuta ire-iren wannan kitso akan yi su a wurare da dama. Akan yi kitso a lokcin da za'a gudanar da wani biki ko taro da shafi wato taro ne na al'ada, ko kuma za'a yi wasu bukuwa ne na al'ada, wanda ake son a gwada yanayin kitson su, da yanayin yanda suke rawa da yanayin yanda suke gudanar da rayuwar su. za ku ga ire-iren wannan kitso akan yi amfani da su wajen bayyana wato al'ada na gargajiya na mutane. Kuma kitso ne da ya ke da kyau, ya ke janyo hankali mutane ya ke janyo hankalin al'umma baki ɗaya. Za ku ga cewa ire-iren wannan kitso wani idan aka tashi biki na aure amarya za ta yi kitso na al'ada, na gargajiya, wanda yakan ƙawatar da ita, yakan sa ta fito tayi kyau ƙwarai da gaske. Kitso na gargajiya, kitso na al'ada, kitso ne wato da yake ƙawatar da mace ta fito tayi kyau. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana hoto ne na yanda ake wasar dambe na gargajiya. Kamar yadda muka sani, wasar dambe, wasa ne da ya ke da matuƙar mahimmanci, wasa ne da ya ke da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma. Yayin da wato akan gwada gargajiya, wato irin wasanni da ake da su na gargajiya. Yayin da za mu ga cewa akan fitar da zakararru wato na mutane guda biyu. Jajirtattu wanda akan musu kirari da suna shago. Yayin da za ku ga cewa akan yi amfani da suna wato akan haɗa mutum da suna wato da zai karrama shi. Kamar ace shago wane. Shago wane akan haɗa, wanda yakan sanya musu ƙarfi a jikin su. Akan ƙara musu ƙaimi, a zuga su wajen gudanar da wannan wasa. Yayin da za mu gacewa idan aka tashi gudanar da wannan wasa akan yi shi ne wato a inda ya ke da yashi. Yayin da akan kewaye ya shin wato ai ayi yanda za'a wato gudanar da wannan dambe. Za ku ga cewa wato bayan anyi wannan yashi akan kewaye wurin da igiya. Yayin da akan fitar da wanda za su fafata a wannan gasa. Yo wannan gasa na dambe akan saka abubuwa da dama wanda wato zai kasance wanda za'a bada ma wanda ya ci. Yayin da akan ajiye kama da kan kuɗi, akan ajiye mota akan sanya wato har dabbobi ma. Yayin da za'a sanya wani sa, za'a sanya rago za'a sanya akuya da dai sauransu. Wanda ya ci shi za'a ba wa wannan, wannan kyauta da aka ta na da. Shi yasa za ku ga cewa idan za'a yi wannan wasa akan zage dantse, akan dage wajen cewa wato kowa yakan dage wajen cewa yace wannan gasa, sabida tagomashi da aka aje wanda za'a bawa wanda yaci wannan gasa wato na dambe. Damben gargajiya wato abu ne da ya ɗauko asali tun daga tarihi daga baya, wanda har izuwa zamanin yanzu ana nan ana gudanar da irinsa. Za'a yi al'ada na dambe na gargajiya abu ne da ya ke cigaba da wanzuwa. Yayin da za ku ga cewa wanda yayi kaye wato yanda ake bi ayi kaye, wanda aka yadda shi wato bayan sa ya kasance ya taɓa ƙasa. Wannan shi aka yiwa kaye, yayin da wanda ya yadda shi ɗin za'a ɗauki abun da aka ajiye, wato na tagomashi a ba shi, wanda za'a masa kirari na musamman. Wanda zai ƙara masa wato ƙarfin gwiwa, zai ƙara masa ƙaimi na yanda idan gaba ya tashi, zai zage dantse yaci wannan gasa. Shi yasa za ku ga sau da yawan lokuta wato ba suda tsoro a zukata. sukan cire tsoro wajen gudanar wato wannan wasan dambe na gargajiya wasan dambe na gargajiya yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen raya al'ada. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, angwado mana ne yadda ake wato amfani da hannu wajen shan ruwa, wato ruwan famfo. Kamara yadda muka sani ruwan famfo ya na da matuƙar muhimmanci, da tasiri a tsakanin ala'umma. Kamar yadda muka sani ruwa sai da shi za'a rayu. Yayin da aka ji ƙishin ruwa akan yi amfani da wajen shan sa. Ire-iren irin waƴannan famfo sukan taiamakwa yara, wato sukan taimakwa mutane baki ɗaya. Yayin da zamu ga cewa idan wuri da ruwa za ka ga cewa wato akan samu cigaba sosai. Yayin da aka fara wuyar ruwa mutane sukan shiga tashin hankali, wato na yadda za su yi su samo ruwa. Wanda ruwa da shi ake abinci da shi ake abubuwa da dama na rayuwa kama daga tsaftan wuri, tsaftan jiki, tsafta na mahalli da dai sauran su. Shi yasa ruwa wato ya ke taimako ƙwarai da gaske. Yayin da za mu ga cewa wato in aka yi wannan famfo yakan taimaki al'ummar wannan yanki. Yayin da yanki za ku ga cewa idan aka yi masu famfo za su je da kayayyaki na ɗibar ruwa, kama daga kan jaraku, bahuna, da dai sauran kaye-kaye na aiki wanda ake iya amfani da su wajen ibar ruwa. Yayin da zau kai gidajen su, su je suyi amfani da su. Irin wannan ruwa, ruwa ne da ya ke zuwa da tsafta a jikin sa. Za ku ga cewa tsaftataccen ruwa ne, kama daga wani gurin za ku ga akan samu ruwa na rafi wanda ya ke tsaye a wuri ɗaya wanda ya ke ɗauke da cututtuka ko datti a jikin sa. Za ku ga mutane sun je sun ɗebi wannan ruwa su na sha, yara da manya, wanda zai iya musu illa ko kuma ince zai jawo musu wasu cututtuka na daban a jikin su, wanda ba'a da buƙatan hakan, shi yasa ya ke da kyau a riƙa irin waƴannan famfuna na taimako yara, na taimakon manya wnda za suyi amfani da shi wajen abubuwa na gudanar da rayuwar su. Kama daga kan wato na sha, ko kuma abinci, ko kuma tsafta da ya shafi na muhalli ko na wani wuri. Shi yasa ya ke da kyau a riƙa taimako na irn waƴannan famfuna, yakan taimaka ƙwarai da gaske. a wurare da dama. Yayin da aka yi shi za ku ga cewa koda ba'a je ɗiba ba ma, koda yara ne suka fito wani wuri na wasanni na su, ko kuma suka fito wato wani wurin za su wuce suka ji ƙishin ruwa za iya amfani da hannu su wajen shan ruwa a wannan famfo, wanda yakan taimaka ƙwarai da gaske. Kamar yadda muka sani koda yara sun zo wucewa ba lallai sai an nemi kofi ko an nemi wani abu ba. Za su iya amfani wato da hannu. A yayin da za su wanke hannun su, su tsaftace shi, sannan su kunna wannan famfo su tari ruwa daga hannun su su sha, wannan yakan taimaka ƙwarai da gaske. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana hoto ne na matsaya, na kasuwar ƙauye. Kamar yadda muka sani kasuwar ƙauye wuri, kasuwa ne da ya ke da matuƙar mahimmanci, kasuwa ne da ya ke da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma. Yayin da za mu ga cewa a wato kasuwan ƙauye akan masa wato matsaya da dama. Yayin da za mu ga cewa akan yi runfa wajen wato ajiye wato kayayyaki wanda za'a saida. Kama daga kan rumfa wanin kuma yakan kasance ma a fili ne kawai yanda za'a ajiye teburi a kasa kaya. Wanin kuma yakan kasance akan wato baje gune da dai sauran kaye-kaye da ake bajewa wato a sanya abunda za'a sai da akai. Kamar yadda muke gani wannan kasuwa na ƙauye, matsayin kasuwa na ƙauye ya na ɗauke da abubuwa da dama. Yayin da akan kai kayayyaki kala-kala wanda ake da buƙata. Kamar yanda muke gani a wannan matsaya wato akwai kayayyaki da suka shafi kayan marmari ma'ana wato kayayyaki kaman su ayaba, su lemu, su kankana, waƴannan kayayyaki su ake cewa kayan marmari. Baya ga su, akwai kayayyaki da suka shafi wato kayayyaki na gwari. Kayan gwari kaman su tumatiri, tattasai, tarugu, albasa da dai sauran su. Ire-iren waƴannan kayayyaki. Kayayyaki ne da basa buƙatan zafi. Yayin da za ku ga cewa akan barsu wato a inda za su samu shan iska wanda ba'a za'a samu su lalace ba. Sannan akan samu kayayyaki da dama wanda ake saye da saidawa a matsaya na kasuwa na ƙauye Yayin da za mu ga cewa kasuwar ƙauye mafiya yawan lokuta na ƙauyu akan ci kasuwar su a sati sau ɗaya wato a duk bayan mako akan samu rana wadda za'a saka, kama daga Litini zuwa Juma'a akan ware rana ɗaya wato wadda za'a sa ko da a ranar sati ne, sabida wato wannan rana yanda za'a yi cin-cirindo ayi taro na em, na mutane da su zo daga yakuna, da dama wasu yankuna daban, wanda za su je wato cin kasuwa. Kamar yadda muka sani cin kasuwa na ƙauye akan je ne, wato wasu kan je da kayayyakin su ne wanda za su je su saida. Wasu kuma sukan je ne sabida su sayi kaya, sabida a kasuwa na ƙauye akan samu wato sau da yawan lokuta, kayayyaki masu farashi. Akan sai da kayayyaki musamman na abinci, na marmari da dai sauran su. Akan same su a farashi mai sauƙi. Sabida yawan wato noma da suke yi da shuke-shuke da suke ƙoƙarin yi, za ku ga cewa akan samu abu a farashi mai sauƙi. Shi yasa za ku ga matsaya na kasuwan ƙauye ya kasu kashi-kashi, a yayin da za ku ga wasu sukan yi rumfuna, wasu sukan ajiye akan tebu, akan wato tebura, wasu ma kuma sukan shanya buhu, sukan baje buhu ko wani abu daban da za su baje, su a'ajiye kayayyaki na saidawan su. Wato kasuwan ƙauye, kasuwa ne da ya ke da matuƙar muhimmanci, ya ke kuma taimakon al'umma. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana hoto ne na yadda ake tashi wato daga bacci. Kamar yadda muka sani bacci hutu ne ga rayuwar mutane ko kuma ince bacci hutu ne ga rayuwar mutum. Yayin da za ku ga cewa akan tashi a bacci wato a cikin farin ciki yayin da aka kwanta aka yi bacci ya ishi mutum. Yayin da bacci bai ishi mutum ba za ku ga cewa ya tashi ne a me ranshi a ɓace. Shi yasa sau da yawan lokuta, idan aka yi aiki aka gaji ake da buƙata ace an samu wurin an kwanta an yi bacci. Ma'ana bacci ba wai sai da dare ake yin sa ba. Akan yi bacci a lokuta da dama wanda aka samu lokaci. Yayin da kaje kayi wani aiki walau aiki na ƙarfi ka gaji ya na da kyau ka samu lokaci, ka samu wuri da za ka kwanta ka yi bacci ka hutu. Don bacci hutu ne ga rayuwar mutum. Kuma hu bacci yakan ƙara lafiya wato wa mutum. Yayin da ake ta aiki a gaji, wanin za ku ga cewa koda aikace-aikace ne na cikin gida za ku ga anyi aiki an gaji, wanda ya ke da kyau a kwanta ayi bacci a huta, yanda idan aka tashi za ku ga cewa an tashi a cikin farin ciki, yanayin yadda ba'a yi bacci ba, za ku ga cewa in aka yi aiki gaɓɓan mutum su na masa ciwo. Yayin da za ku ga dai ji gaɓoɓin sa su na masa ciwo, wanin kuma ya ji bayan sa ya na masa ciwo. Wanda idan be samu ya kwanta yayi bacci ba zai iya janyo masa wasu cututtuka na daban. Wanda rashin bacci kan janyo hawan jini da ma wasu cututtuka na jiki daban. Yayin da ya kwanta yayi bacci za ku ga wannan gajiya da wannan wato ciwo na gaɓɓa na jiki duk sun baje. Yayin da zai tashi, za ku ga ya tashi ne a bisa farin ciki. Ya tashi ne ya na a mai murna, shi yasa ya ke da kyau mu riƙa ware wato lokuta na musamman wanda ya kasance lokaci ne na hutu, hutun ma na bacci, wanda idan muka tashi tashi za mu tashi a cikin farin ciki yayin da farin ciki bai ishi mutum jikin sa da gajiya, za ku ga ya tashi ransa a ɓace. Zai tashi wato ba tare da ya na gane abubuwan ma da ya ke yi ba. Ba zai ji daɗin ayukka da zai yi a gaba ba. Amma yayin da ya samu isasshen lokaci yayi bacci zai fahimci cewa ga abunda zai yi ko zai yi ayukkan sa wato yadda ya kamata. Shi yasa ya ke da kyau, wato a ware lokaci da za'a yi isasshen bacci, yanda idan aka tashi za'a gudanar da ayukka yanda ya kamata. Koda ma'aikaci ne yaje wurin aikinsa ya gaji ya dawo ya na neman bacci ya samu wuri ya kwanta yayi bacci ya huta, wanda idan ya koma wurin wannan aikin zai je yayi aiki yadda ya kamata, yayin da bacci ya ishe shi za ku ga cewa ya tashi da ƙarfinsa, ya tashi da lafiyarsa, ya tashi kuma a cikin farin ciki. Wanda zai gudanar da wasu ayukka na rayuwar sa a gaba muhimmai. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana mace ce wato da ƴaƴanta yanda take wato akan abun hawa. Kamar yadda muka sani, abun hawa na mace abu ne da ya ke da matuƙar mahimmanci da tasiri ace mace ta mallaki wato abun hawa. Sau da yawan lokuta za ku ga mata sukan sha wahala waje neman abun hawa Yayin da za ku ga cewa mace ta fito ga yara za su tafi wurin sana'arta, ko wurin kasuwancita ko wani muhimmin wurin, ko wurin aikinta, ko wani muhimmin wuri da za ta je wato ta gabatar da wani rayuwa nata. Za ku ga cewa mace ta fito ta tsaya a gefen titi ga yara sannan ta na jiran abun hawa. Wanda zai jawo wato ta galabaita, yaran ma su galabaita. Wasu sau da yawan lokuta za ku ga wani lokacin, abun hawan ma ba za ta samu ba. Wanda kafin ma ta samu abun hawan taje inda take da buƙata za ku ga cewa ta makara. Walau wurin da za ta je cefane ne walau wurin da za ta ce gudanar da wasu ayukka na rayuwarta za ku ga cewa ta isa a makararren lokaci sannan ta isa galabaice, ga yara. Sai ku ga ba'a samu wato ainihin abunda ake buƙata ba. Shi yasa ya ke da kyau wato mace ta mallaki abun hawa musamman na babur, kuma ya kasance za ta yi amfani da shi wajen tafiya wajen gudanar da rayuwarta. Yayin da za mu ga cewa yakan taimaka mata da ƴaƴanta, yayin da za ta ɗauki babur za ta iya ibar ƴaƴanta kamar yadda muke gani, wannan da yaranta guda biyu yayin da ɗaya babba ya ke gaba, take goye kuma da ƙarama a bayan ta. Wannan abun hawa, yakan taimaka ƙkwarai da gaske. Yayin da za mu ga cewa, za ta yi wasu aikace-aikace na cikin gidan ta bayan tayi ta gama, zai kasance ma ta za ta fito a cikin sauƙi. Yayin da abun hawan nan, na ta ne, za ta tashi akan lokaci ta gudanar da wasu ayukka da shirya yaran ta akan lokaci. Kama daga kan wankan yara, shirya su, yanda za ta yi ta fita, duk za ta yi su ne akan lokaci. Yayin da ta san cewa ta na da abun hawa, idan ta fita ba sai ta tsaya ta na wahala jiran abun da zai zo wato babur ɗin da zai zo ya ɗauke ta ba. Za tayi amfani ne da babur ɗin ta. Wanda za ta iya fita daga cikin gida bisa kwanciyar hankali sannan kuma za ta tafi a hankali. Sabida sanin wato muhimmanci na ƴaƴanta da take ɗauke da su akan wannan babur ɗin. Ya sha bam-ban da fita za ta yi taje ta tari abun hawa dan akai ta inda za'a kaita, Wanda wani idan ya ɗauke ta da yara zai ta gudu har yaje ya yadda su wato a gefen hanya. Wanda ba'a da buƙatan hakan. Shi yasa mace ta mallaki wato abun hawa, yakan taimaka ma ta wajen ɗaukar ƴaƴanta ta fita unguwa da su ko ta tafi wani muhimmin wuri, wanda za taje ta gudanar da rayuwar ta na yau da kullum da waƴannan yara. Yakan taimaka ƙwarai da gaske wa mata. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana mace ce da take a kitchen, wato madafa kenan take gudanar da ayukkan ta. Kamar yadda muka sani irin wannan madafa, wato yakan taimakawa al'umma ƙwarai da gaske. Yayin da za mu ga cewa akan yi amfani ne da kayayyaki na gargajiya kayayyaki masu sauƙi, wajen gudanar da girki a irin wannan kitchen, a irin wanna madafa. Yayin da za mu ga cewa wato akan yi amfani da duwatsu wanda za ku ga cewa sau da yawan lokuta akan yi amfani da duwatsu guda uku wanda za'a iya ɗaura tukunya akai ayi girki. Yayin da za'a saye icce wato a sa. Wanda wasu sukan yi amfani da roba wajen da za su casta ashana roban ya kama har ya kama icce, iccen ma ya kama. Wanin kuma sukan yi amfani da ledoji, wanda za'a casta ma ledojin ashana, wato har iccen ya samu ya kama. Wasu kuma sukan saye kalanzir su saka ma iccen, a casta masa ashana sannan ya kama. A samu a ɗora tukunya ayi girki akai. Baya ga nan za ku ga cewa wanin kuma sukan yi amfani irin wannan wato madafa, akan yi amfani da korho, wanda korho akan saida shi ne a maƙera. Yayin da shi ma icce ake zuba masa a ciki sannan a zasta masa ashana, a san dabaru da za'a yi ya kama har ayi girki akai Baya ga nan aika akan yi wato amfani da wato icce, akan samu gawayi wanda wannan gawayin ma ba zubda shi ake ba. Kamar yadda muke gani buhu a gefen ta, wannan buhu ne na tara gawayi. wanda gawayin shi ma akan sarrafa shi, a zuba shi a cikin abu wanda za'a samu aka, a casta masa ashana a sa masa kalanzir ko wani abu da zai iya tada wannan gawayin shi ma kanyi girki mai zaman kansa, akan yi girki na musamman akan sa. Wanda yakan taimaka ƙwarai da gaske. Yayin da za mu ga cewa iri ire-iren wannan madafa, yakan taimakawa mata yanda za suyi wato girkin su a cikin sauƙi, yanda za su yi ayukkan su wato a sauwaƙe. Kamar yadda muka sani yakan taimaka ƙwarai da gsake. Yayin da wanin ma ko ba'a samu icce ba akan samu sauƙin rayuwa koda karare akan samu akan haɗa akan samu karare, a nemi su yayi na ciyayi da saurana su, wanda za'a yi izawa har a samu ayi girki akai. Akan yi girki a sauƙaƙe, a talakance. Ko baka da shi za ka nema, a lallaɓa ayi girki har a samu a ci. Yayin da kamar yadda muke gani, wannan mata ta na a cikin wannan madafa, ta na ayukka da ya shafi na girka abinci, wannan girki ya shafi yanka ƙabewa da take yi Kamar yadda muka sani ƙabewa, akan dafa akan muka yi faten sa. Kamar yadda muka gani takan yi yam manya yanka ne wan a alamu ya nuna cewa za ta yi fate. Ire-iren wannan madafa sukan taimakawa mata ƙwarai da gaske wajen yin girki. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana hoton mace ce yanda ta tsugunna wato take gaida mai gidanta. Kamar yadda muka sani, girmama mai gida, girmama miji abu ne da ya ke da matuƙar mahimmanci abu ne da ya ke da matuƙar tasiri a rayuwar mata. Kamar yadda muka sani aure abu ne da ake yin sa wato sabida a me ɗorewa Kamar yadda muka sani yayin da ake girmama juna yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen cigaba wato a cikin zamantakewa na rayuwar aure. Yayin da wannan mata ya na kyau dama ace mace tayi wa mijinta ladabi da kuma biyayya. Sannan tayi masa gaisuwa irin na girmamawa, gaisuwa irin na ladabi. Wato kamar yadda muka sani ya na da kyau ace a rayuwar aure ana zama na taimakekeniya, zama na jin tausayi, zama na jin ka ƴan-uwa Yayin da za mu ga cewa wato maza da dama sukan wato zauna a gidajen su lafiya da matayen su. Yayin da mataye kuma sukan yi biyayya ga mazajen su. Ya na da kyau ace dama wato namiji ya maida matar sa abokiyar firarsa, abokiyar shawararsa, abokiyar gudanar da rayuwarsa, abokiyar wasanninsa da dai sauransu. Haka ita ma mace ya na da kyau ace ta girmama mijinta, kasancewara na babba a cikin gida. Kuma ya kasance ta maida shi abokin shawara, abokin rayuwa, abokin wasa, da dai sauran su. Kamar yadda muka sani aure idan aka yi shi ana yi shi ne wato da zimmar mutu ka raba. Ba'a so wato wasu tashe-tashen hankula da za su zo su janyo wato rabuwa ga wannan aure, shi yasa ya ke da kyau, ya kasance ana girmama juna, yanda za'a zauna zaman lafiya, zama na wato nishaɗi, zama na farin ciki wanda wasu ma za su iya gani suyi koyi da shi. Shi yasa a rayuwar aure ya ke da kyau ya kasance ana daraja juna. Yayin da ake daraja juna za ku ga gida ne da ya ke ɗake da farin ciki, gida ne da ya ke ɗauke da murna sabida gida ne ba'a da buƙatan wato wasu tashe-tashe na masifu, na tashin hankali, da dai sauran su. Yayin da ake gudanar da tashin hankali za ku ga cewa waƴannan ma'aurata ba sa cigaba. Wanda ba'a da buƙatan haka. Ana da buƙata ne idan aka yi aure, ya kasance an zauna ne zama na jin daɗi zama na lumana, wanda sai mutuwa ne zai raba. Yayin da ake da buƙata, wato ba'ada buƙatan wani hatsaniya ya taso ko hayaniya ya taso wanda zai yi sanadiyan raba wannan aure. Shi yasa tun tashin farko ya kamata ko kuma ince ake da buƙata, mace ya kasance ta na girmama mijinta, ta na tsugunnawa ta gaishe shi, gaisuwa na girmamawa. Shi ma kuma ya kasance yasan mutuci da daraja na matar sa. Wannan yakan kawo zama na ɗorewa wato a tsakanin juna. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana hoton mace ce yanda take sai da kayayyakin ta wato a jirgin ruwa, kamar wato za'a iya cewa jirig na kwale-kwale. Kamar yadda muka sani wato ya na da kyau dama ace, mata sun zage dantse sun dage wajen wato huɓɓasa su tashi su nemi na kansu. Kamar yadda muke gani wannan mata duk da dai cewa wato gidaje ne da aka yi su a cikin ruwa be sa ta wato mutuwan zuciya ta zauna ba tare da ta na sai da kayayyakin ta ba. tayi himma yayin da tayi amfani wato da jirgi na kwale-kwale, jirgi na ruwa wanda take wato tuƙa shi da kanta yayin da za ta je wato saida kayayyakin ta. Kayayyakin ta kamar yadda muke gani kayayyaki ne da ya shafi na robobi. Ma'ana wanda ake amfani da su a gidaje na yau da kullum. Kama daga kan wato randuna, wanda za'a tara ruwa a ciki, da kuma ba bahuna wanda za'a yi wanka ma yara za'a tari ruwa shi ma a ciki, kama daga kan bocket na wanka da dai sauran kaye-kaye na robobi wanda ake amfani da su na a rayuwai wato a gidaje na yau da kullum. Yayin da tayi huɓɓasa, ta tashi, ta miƙe wajen neman na kanta. Ire-iren wannan sana'a yakan taimakawa mata ƙwarai da gaske. Yayin da za su taimaki kansu idan ma masu iyali ne sukan taimaki mai gidansu, idan ma da yara, za ta taimaki yaran ta wanda a sanadiyar wannan sana'a da take yi. Kamar yadda muka sani sana'a abu ne da ya ke da matuƙar mahimmanci, kuma ya na da kyau ace mata ma ba'a bar su a baya ba. Sun tashi su na neman na kansu wannan ƙoƙari ne na neman wato tsayawa da ƙafafuwa yanda za ku ga cewa ko a rayuwar aure ne ma, yayin da mace take da sana'a take da abun yi yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen cigaba da rayuwar su. Yayin itama za ta gudanar da wasu taimako da suk shafi na kuɗaɗe da dai sauran su. Kamar yadda muka sani ne wato duk da gidaje ne da aka yi su wato a busa ruwa ko a cikin ruwa ba za'a ace a'a ba za'a iya sana'a a cikin sa ba. A'a yadda tayi hoɓɓasa ta taso abun ayi koyi ne abun a gani ne a yaba, ayi koyi da ita. Yanayin da wasun za ku ga cewa bama a cikin ruwa gidajen su ya ke ba, amma sai su zauna babu sana'an yi, babu wani huɓɓasa da suka yi wanda za su nema na kansu, wanda hakan wato bai kamata ba. Ya na da kyau ace ka tashi ka nemi na kanka, musamman mata da ke cikin gida, mata da ke waje duk ya na da kyau a tashi ayi huɓɓasa a nemi na kai, kamar yadda muka ga wannan mata takan yi yawon saida kayayyakin ta a jirgi na ruwa wanda ake kiransa da kwale-kwale, wanda takan saida kayayyaki kamar na robobi zai taimaka ma ta ƙwarai da gaske wajen cigaban rayuwar ta, wajen tsayuwa da ƙafafuwar ta. Nagode!

Barkan mu dai! A wanan hoto, an gwado mana hoto ne na mace, yadda take firar rogo. Kamar yadda muka sani rogo ya na da matuƙar mahimmanci, abinci ne da ya ke da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma. Yayin da za mu ga cewa akan je a shuka rogo wato da damuna. Yayin da idan yayi akan ciro shi a kawo gida. Kamar yadda muka sani rogo abu ne da ya ke yi a cikin ƙarƙashin ƙasa, shi yasa akan yi masa kunya yadda zai baje a samu ya fito yayi kyau yanda za'a samu amfani da yawa, kuma mai kyau wanda za'a kawo gida. Kamar yadda muke gani wannan rogo ne da aka kawo gida wato mace take firar sa. Kamar yadda muka sani akan sarrafa rogo ta hanyoyi daban-dabn wanda abinci ne da ya ke ƙarawa mutane lafiya kuma ya ke gina musu jiki. Yayin da za mu ga cewa ya ke sanya musu kuma ƙarfi a jikin su Yayin da za mu ga cewa idan aka yi firarsa, akan iya wanke shi, a tsaftace shi aci a haka, wannan ma ya na da zaƙi, ya na da garɗi ya na da ƙarfin ci. Baya ga nan wato akan sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban. Yayin da wani rogon idan aka yi firarsa akan wanke shi wato a sa shi a tukunya a sa a wuta a girka shi. Yayin da aka dafa akan wato ci shi a haka dafaffen rogo, akan kuma yi amfani da ƙulli wanda wasu suka kira shi da ƙarago a ai ai wato kwaɗonsa a ci. Baya ga nan wato rogo yakan taka muhimmiyar rawar gani yayin da akan yi wato sarrafa shi wanda za'a jika a ruwa wasu sukan bar shi ya kwan ɗaya, kwana biyu, izuwa uku. kafin su fidda shi, a samu wuri da ya ke a tsaftatacce ko kan buhu, ko kan wato tabarma ko kan daɓe wanda aka tsaftace a baje shi. Yayin da aka baje shi a sa ya kasance a idon rana ne, yanda rana zai fuskanta ya busar da shi. Wanda idan ya bushe akan ɗauka akai inji aji a niƙa, wanda zai bada wato gari na rogo, wanda wasu ke kiransa da garin alabo. Wanna ma akan sarrafa da shi kala daban-daban Yayin da wasu sukan yi tuwon sa wanda ake ce masa tuwan alabo, wasu kuma suce masa tuwon rogo. Sannan akan yi wato abubuwa da dama kama daga kan dambu, na wato dambun rogo duk akan yi. Akan yi abubuwa da dama da wannan gari, yakan taimaka wato ma abinci da muke ake ci a rayu da shi. Sannan yakan sanya waƴannan ire-iren abinci da ake yi da rogo yakan ƙarawa mutane lafiya a jikin su, yakan ƙara musu ƙarfi a jikin su. Shi yasa rogo ya ke da matuƙar mahimmanci, ya ke da matuƙar tasiri a riƙa nomansa kuma a riƙa amfani da shi, abinci ne da ya ke ƙarama mutane ƙarfi da kuma lafiya a cikin su. Nagode!

Barkan mu dai! A wannan hoto, an gwado mana hoto ne yadda ake gudanar da shagali, wato na farin ciki Kamar yadda muka sani akan yi shagalulluka ko ince akan yi shagali na farin ciki a lokaci daban-daban. Yayin da za uka ga cewa akan gayyaci al'umma, ƴan-uwa da abokan arziƙi wanda za su zo su taya farin ciki, su taya murna. Yayin da za'a samu kaye-kaye na abinci da za'a ci, da kuma na abunda za'a sha wanda wato zai sanya mutane a cikin farin ciki, zai sanya mutane a cikin nishaɗi. Shi yasa za mu ga sau da yawan lokuta walau wani ne ya tashi zai yi biki wato da ya shafi na aure yakan gayyaci wato azo ayi shagali na farin ciki. ya azo a taya shi murna na wannan aure da zai yi. Yayin da zai tanaji abinci da abun sha kama daga kan ruwan lemu, yadda za'a ci a sha, a gwada farin ciki, mutane kuma ya kasance su na cikin nishaɗi. Shi yasa wanin kuma za ku ga cewa Ba bikin aure kaɗai ba, ko biki ne na suna na samun ƙaruwa na haihuwa akan gayyaci ƴan-uwa da abokan arziƙi, azo wato ayi shagali na farin ciki. Wanda za'a yi murna wato a samu kaye-kayen abinci da abun sha, a sanya mutane a cikin farin ciki. Ire-iren waƴannan abubuwa sukan jawo haɗin kai wato ƴan-uwa, sukan jawo haɗin kan abokai da dai sauran su. Baya ga nan wato ba ana kaɗai wannan wato shagali ya tsaya ba. Akan gayyaci shagali yayin da wani ya samu wato ƙarin shekara akan shekarun sa, yakan iya gayyatan ƴan-uwansa da abokan arziƙi, waƴanda za su zo su taya shi murna, na ƙarin shekara da ya samu akan shekarun sa. Wanda akan yi shagali na farin ciki wanda za'a ai tanaji wato abinci da mutane za su ci da kaye-kaye na abun sha. Kama daga kan su ruwan lemu, ruwa kansa na sha da dai sauransu. Ire-iren waƴannan shagali shagali ne da suke sanya mutane wato a cikin farin ciki. Kuma suke janyo haɗin kan mutane baki ɗaya. Yayin da za mu ga cewa ire-iren wannan taro da ake yi ayi shagali yakan janyo ayi zumunci a tsakani yakan janyo ayi haɗin kai a tsakani, a zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yayin da za mu ga cewa wani shagalin ma wani ne ya samu kamar ko cigaba za'a ce a wurin aikinsa ko samun cigaba aka yi a wurin aiki akan gayyaci shagali yadda ƴan-uwa za'a gayyaci abokai su zo, su nuna farin cikin su, wato a tanadar musu abunda za su ci da abun da za su sha. Wanda wanin ma za ku ga aikin ne kansa ya samu yakan gayyaci wato a zo a taya shi farin ciki yanda za'a gudanar da shagali, aci abinci a samu kaye-kaye na sha a taya shi farin ciki. Ire-iren waƴannan shagali su na da matuƙar mahimmanci, sukan jawo haɗin kan al'umma baki ɗaya. Nagode!

Barkan mu dai a wannan hoto an gwada mana hoto ne wato na sarakuna kamar yada muka sani sarakuna mutane ne, da suke da matukar mahimanci sarakuna mutane ne, da suke da matukar tasiri a tsakanin al'uma yayin da za mu gan cewa yanayin shiga da suke da shi ko kuma in ce ne, yada suke shiga shiga ne na qatsaita shiga ne na bajinta wande yake dadda wato karamma su yake dadda martaba su kamar yada muke gani a wannan hoto, sun yi shiga ne wato na fararen kaya yayin da suke sanye da tagulla a wuyan su wannan ya tabatar mana da cewa wato shiga ne na bijinta shiga ne da zai tabatar mana da cewa wa'en nan sarakuna ne kamar yada muka sani kuma sarakuna jagurori ga al'uma ba al'umar yanke su al'umar jahar su al'umar qasar su ma bakidaya yayin da sun kan yi taimako kala daban daban shiyasa so dayawon lokuta za ku gan cewa su kan gayaci taro na masamman wanda za su yi zama a tsakanin su su tattauna yada za su samo masu laha da cigaba na rayuwa al'umar yankin su za ku gan cewa a irin wannan taro da sarakuna su ke yi a kan samu massla a kan samu mafita yayin da zaku gan cewa wani yankin sa a kan samu tashin hankula tashe tashe na hankula wanda ba a da bukata yayin da ya fito, ya ke da wato iko da zai gayaci wato matasa na yankin sa yada zai janyo ya nussa da su yada za su wato bar wa'en nan tashe tashen hankula wanda sarki ya kan, taka rawar gani wajen samun zaman lafiya a yankin sa yada al'uma su ke martaba shi, su ke jin maganan sa za ku gan cewa idan ya fada ayi za a yi, idan ya ce a bari za'a bari idan ma wani abu ne na damuwa da su ke da shi na cigaban rayuwan su wallo niman ayukan yi, da dai sauran su na matasa wato a kan je a samu sarki yayin da sarakuna su kan taka rawar gani wajen kokarin nema wa matasa yada za su yi su rufa wa kan su asiri, su zauna wato ya kasance, sun dogara ga kan su idan ma ya fi karfin su, su kan je gaba wato inda za su je a taimake al'umar yankin su kamar yada muka sani su jagurori ne na al'uma yayin da za su jagorance wannan al'uma su kai su yada za a talafa masu wallo da sana'a ne wallo da wani talafi da ya kamata wato wanda za su amfana shiyasa so dayawan lokuta sarakuna su kan taka rawar gani wato al'uma ba iya al'uman yankin su kadai wato su ke taimakawa ba aikin sarakuna da taimako da su ke yi ya kan shafi wato al'umar jahar su bakidaya ba ya tsaya wa a iya jahar ya kan shafi wato taimako na al'uman qasa bakidaya dan su jagurori ne wato na al'uma na gode

Barkanmu dai wannan hoto an gwado mana hoto ne na tsare-tsare na yadda wato ƙauye yake, kamar yadda muka sani yadda ake tsare-tsare na ƙauyuka ato akan yi tsari ne bisa ga gini na laka kamar yadda muka sani ginin laka gida ne da ake yin sa wato da wato ƙasa da yake ƙarƙarshin ƙasa wanda yake da danƙo wanda ake yin bulo da shi wato har a yi da shi wato a yi gini kamar yadda muka sani wannan bulo na laka akan yi shi ne don a yi gini yayin da akan kwaɓo wani lakan wanda za a ɗora gini da shi har a gama sannan a tsare-tsare na ƙauyuka zaku ga cewa wasu gidajen wato akan yi shi ne bayan an yi na laka akan masa rufi na kwano wanin kuma akan masa rufi na wato jinka rufin jinka shi ne rufi da ake yi da karare da kuma ciyayi, wanda rufi ne shima da yake da matuƙar mahimmanci yake da kyau da janyo sanyi a cikin gida wasun kuma sukan yi amfani da kwano ire-iren wato yanayin yadda tsare-tsare na ƙauye yake zaku ga cewa yana gwada ban sha’awa yana kuma abin ban burgewa yayin da zaku ga cewa wasu gidajen ma idan aka gina su ba sai an kewaye ba yayin da inda damuna ne wasu tsirrai da shuke-shuke kama daga kan bishiyoyi sukan kewaye gidaje yayin da zai bada wato yanayi na wuri da zai yi kyau kwarai da gaske Kamar yadda muka sani ire-iren wa’innan gidaje na ƙauye na laka suna da matuƙar muhimmanci kuma gidaje ne na tarihi zaku samu cewa tun daga kan kakanni ma ba iyaye ba sun yi rayuwa a ciki, gini ne da yake da ƙarfi yake da ƙarko wato wajen cigaba da rayuwa al’umma wajen cigaba da rayuwar mutane a cikin sa zaku samo wani tun zamanin kakanni suka yi rayuwarsu a ciki sannan iyaye ma suka zo suka yi rayuwarsu a ciki wanin ƴaƴansu ma suka zo suna kan tafiyar da rayuwarsu a ciki ire-iren wa’innan gidaje da ake yin su na tsare-tsare a ƙauyuka a ƙauye wato yana da matuƙar muhimmanci kuma yakan taimaka kwarai da gaske gini ne da yake da ƙarfi a jikinsa gini ne da zai yi wuya ku ga cewa ya rushe duk da yawan tsawon shekaru da irin wa’innan gidaje suke ɗauka zaku ga cewa suna tsaye da ƙafafuwansu ba tare da sun rushe ba kuma akan yi wato ginin ne wato idan aka yi gida ɗaya, wanin zaku ga a ƙauye an matsa gaba kaɗan an je an yi wani gida basa gida a mammanne, ko kuma harhaɗe ko a jere sukan bada fili na musamman a tsakanin gida da gida Sukan tsallake wato wurare da dama akan bada wato fili da za a yi gini wato tsakanin gida da gida ire-iren wa’innan gidaje na laka na ƙauye da yanayin tsare-tsarensu abu ne da yake da matuƙar muhimmanci abu ne da yake burge jama’a Nagode

Barkan mu dai a wannan faifai an gwado mana ne wato yada wani ya ke gudanar da ayukan sa da safiya a gida wato garfe shida na safe wanda ya ke sanya shi hutu ya ke sanya shi farin ciki a rayuwar sa kamar yada muke gani bayan ya tashi, wato da sanyi safiya misalin garfe shida na safe ya kan gudanar da wasu ayuka mahimmai wanda za su taimake rayuwan sa kuma za su sanya shi a cikin farin ciki za su sanya shi a cikin nisha'i yayin da kamar yada muke gani ya tashi, ya na wato wasanni da ya shafa na tsale tsale wanda, wa'en nan wasanni ya kan jawo karin lafiya a jikin mutum wato da ma waske wa na jinin jikin mutum yayin da wasu su kan yi amfani da da kayayaki na na wasanni kala daban daban wanda zai sa su wato motsa jiki wasannin motsa jiki wasa ne da ake da bukata wato a ce dama, mutane su na yin sa da safiya yayin da suka tashi kamar yada mu ka gan wannan da ya tashi da sayin safiya, misalin karfe shida na safe yayi amfani da kayayaki na na'ura, wanda ake amfani da shi wato wajen motsa jiki irin wannan wasanni na motsa jiki wato ya kan taimaka, kwarai da aske wajen karin lafiya, wa mutane da kuma wato sama masu karfi a jikin su yayin da za mu gan cewa ya kan gudanar da wa'en nan wasanni da farko idan ya tashi bayan ya je ya gudanar da wa'en nan wasanni na motsa jiki wannin ma in baka da kayayaki na motsa jikin za ka iya amfani da tsale tsale da wasu dabaru, da ake yi a motsa jiki baya ga nan wato an gudo inda ya bar wannan wuri sannan ya je ya yi wanka ya yi tsapta na jikin sa, kamar yada mu ka sani tsaptan jiki abu ne, da ya ke da matukar mahimanci abu ne da ya ke da matukar tasiri bayan ya je ya yi wannan aiki na motsa jiki ya gaji an gwado mana, in da ya je wanka wanka kuma, tsapta ne na jiki bayan ya tsaptata jikin sa ya fito an gwado yada ya samu mayuka wato masu kyau masu kamshi wanda ya shafa a jikin sa baya ga nan wa'en nan duk ayuka ne ko in ce abubuwa ne, da ya ke yi da sanyin safiya wanda ya ke faranta masa rai wanda ya ke sanya shi a cikin nish'i baya ga wannan an gwado yada ya je madafa kamar yada muka sani ana da bukatar a karya masamman ma shayi yanda aka je aka gwado ya ke dafa shayi, wanda shayi ya kan kara wa mutane, karfi a jikin su masamman da safiya yayin da ya dafa shayi ya wato girka abincin da ze ci wannan ma ayuka ne, da ya ke yi a cikin gida, da sanyin safiya wanda ya ke sanya shi farin ciki ya ke sanya kuma nisha'i yayin da aka gwado yada ya zo ya zauna ya kai i zuwa taburin da zai je ya ci abinci ya ci abinci, ya dauka wannan ruwan shayin wato ganyen shayi da ya dafa mai zafi ya sha a kai wa'en nan ayuka ayuka ne, da ya ke yin su a cikin gida wato da safiya misalin karfe shida na safiya wanda ya ke janyo ma sa hutu da jin daddi wato a cikin rayuwar sa na gode

Barka da warhaka eh to gaskiya akwai wato misali da zan ia badawa na matakin da na ɗauka wanda ya shafi na wato kare lafiyar kai da kuma kare ma ince dukiya bakiɗaya wanda ba ran iya mantawa da wannan lokaci ba wanda zan iya cewa cikin dare ne da ɓarayi suka shigo cikin gida bayan shigo sukai shigo cikin gida wanda suke sukayi wato ƙoƙarin wato fasa asalin wato ƙofan shiga cikin gidan wanda zasu iya shiga su samemu ko kuma in ce susamu mutanen gida bakiɗaya wanda nayi ƙoƙari wajen wato amfani da waya na salula na hannu wajen kiran wato hukuma mafi kusa na caji ofis da ke unguwa da muke dashi wanda anan take akayi ƙoƙarin wato kawo ɗauki kafin su kai ga fasa ƙofa ko in ce ɓalla ƙofa na wajen shiga wannan gida wato wa'innan jami'an tsaro sunyi ƙoƙari sun zo wanda suka samu suka gudu duk da dai ba a samu damn wato kamasu ba amma ba su samu daman shiga wato izuwa cikin gida ba wato abubuwa da na ɗauka ko kuma in ce darasi da na koya ko kuma in ce da na gani acikin wanna abu shine wato yanayin yanda yake da kyau ya kasance idan za a shiga gida a kwanta musamman ma da dare ya kasance wato an rufe ko'ina na cikin gida ya kasance ka rufe gidanka bayan ka rufe wato ƙofar gidan ya kasnace ka rufe mashiga wato hanyan da zaka bi ka shiga cikin gidanka ya kasance shima a rufe yake wannan yakan taimaka ƙwarai da gaske na dauki darasi akai na ga amfaninsa kuma na ɗauki ilimi wato a cikinsa na wato rufe ko'ina da ya shafi ƙofofi na cikin gida da dare wannan yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen baka dama yanda ko da wani ne ko wasu za su kawo makka hari na wajen kare lafiyanka da wato dukiyarka za kafin a ce an kai maka wannan hari za ka samu lokaci da za ka nemi taimakon wtao jami'an taro za ka samu lokaci da za ka nimi taimakon al'uman yankin ma bakiɗaya wanda za a iya kawo maka ɗauki kafin a ce an maka illa ko kuma in ce an cutar da kai wannan darasi ne da na gani kuma na koya wato nake cigaba da amfani da shi wanda zan iya cewa al'umma ma bakiɓaya yana da kyau a ce su ma sun ɗauki wannan darasi sunkuma yi wato ainihin amfani da shi na gode.